Ahh! my pipu um! Make we yarn serious tori today o dis matta of wen dem day troway dirty anyhow nobi small one. You see how some pipu just dey carry dirty dey dump am for gutta for road side, for inside Bush, even for inside water e no good, e no good at all. Wen we dey troway dirty anyhow make we think about wetin dey happun to our beautiful land. Di plastic wey no dey spoil for hundreds of years dey block our drainage o, causing flood wen rain fall, di chemical from di waste dey sip into our soil e dey poison di ground wey we plant our food, our rivers nko and streams dem go con dirty e go con kill fish and oda creatures wen dey stay inside, um! Imagine say you wan drink water but di water don turn black and e dey smell bicos of dirty e no go sweet, no way. Our environment dey suffer bicos of dis bad habit. Di Air wey we dey breath sef e no clean again bicos of anyhow dirty wey dey make evriwia dey smell. How we dey affect our health sef dis dirty wey dey troway for evri wia. Dis anyhow dirty so, e dey spoil our environment e dey also dey and make our health no dey alright, dis rot ten waste e dey breed grand for mosquito, wen dey carry malaria for flies wen dey spread all kind of disease, for rat sef wen dey carry diffren diffrent sickness, make we think about children wen dey play for dirty gutta, or di mama wen dey fetch water for contaminated stream, dem dey put dia life for danger, di smell from di waste fit cause breathing problems, and the germs sef fit cause skin infection, diarrhoea and plenty oda sickness e no good at all um. Dis bad ha habit, e fit affect evritin around us, our community go dirty e no go fine for face, di value of our land sef e go go down, bicos nobody wan live for place wen e full of dirty wey e no clean. Our reputation nko as a country um. E no go make pipu wan come visit us for tourism, bicos of dis, our our country sef e go suffer di impact [hiss]. Wetin we suppose do? My pipu make we open our eyes, make we see di damage wey dis anyhow dirty wey dey troway for everywhere e dey cause, and we need to change am ,make we start to buy bag dey put our dirty very well bifor we troway am, make we find di proper place to put dis dirty no bi anyhow place, govment suppose provide enough dustbin and make sure sey dey cary di dirty regularly wen e don full. Make we also learn to recycle some of di tins wey we de troway like plastic and paper. dis go reduce di amount of waste wey dey end up for our environment, make we teach our children di importance of keeping our environment clean, govment sef dey need to enforce laws of illegal waste disposal and punish pipu sef wen e break dis laws ,also community leaders and pipu like celebrity wey pipu dey look up to, dey suppose to join and to educate pipu about di dangers of dirty environment, you see dis naija so, na our home o and we suppose to take care of am, if we continue like dis, we go spoil evritin for our sef an for di generations to come ,make we put our hands togeda, make we keep our environment clean and healthy, e start wit you, e start wit me, e start wit all of us nobi today ooooo, na now oooo!

For dis our society wey we dey today um make we no deceive ourselves o, na pipu wey dey work for field, builders, engineers, artisans, and workers in general dey carry di heavy load for head, if to say dem nor dey, how life for be, who go build our house, who go fix our roads, who go arrange lights, who go design betta structure wey we go stand strong, make we reason am wel. Na dem be di real engine wey dey move development from di man wey dey dig ground under hot sun, to di engineer wey dey blue print betta building to di field worker wey dey supervise project, all of dem dey very important oo! Dem dey build di physical world wey we dey live inside, witat dem we no go get road to waka go wok. No school for for our children to learn, no hospitle to treat sick pipu, no market to buy food, no bridge to cross river, no water system to chop clean, no water system to chop, if dem stop wok, even one for one day, society go almost stand still, evriwia go scatter. Na dem dey create job for oda pipu too, bicos anytime one big project start many families go chop from am, vendors go sell food, drivers go carry materials, labourers go go wok, evribody go feel di ripple effect, [hiss] dis dia work e dey important o, sometimes people dey sometimes pipu dey look field workers or artisans like say dia own na low work, na big lie o, di world no fit function wit out dem, for evri fine building wey we you see, for evri betta Road wey you drive pass, na sweat and hard work of pipu like dem na im dey behind am, na dem dey provide shelter support health and safety, create opportunities for betta living, drive innovation and new technologies, especially engineers na true say engineers dey plan but witout builders and field workers, paper plan no go eva become real life structure um. Di kain work wey dem dey do. Civil engineers dey design and supervise building of roads, bridge and drainage, mechanical engineers dey maintain mechine and heavy equipment, builders dey do foundations bricklaying and roofing, carpenters dey arrange wood work, electricians dey wire buildings to get light, plumbers dey make sure sey water dey flow well, field supervisors dey make sure sey work dey go according to plan, and even di ordinary labourer wey dey mix cement or carry block na im dey make sure say di work move forward, nobody small ooo. As dia work dey important naso life sef e dey very important ooo. So, safety measures suppose dey in place wey dis pipu suppose follow. um Dey suppose dey trained to dey always dey wear helmet, safety boots, glove, and protective wear, dey use annex well wen dem dey work for high places, arrange scaffolding well bifor dem go climb am, no overload wheel barrow or equipment, clear sharp objects for site wey e fit wound pesin, make site dey neat and organised to avoid say dem fall or trip. Get fire en extinguisher and emergency exit plan dis one dey important o, make first aid box sure, make e dey ground, no work no work under dangerous conditions like serious rain, heavy wind or faulty scaffold. Na wetin go fit save dia lives wen dem dey work be this oo. But as dem dey work so, we need to make sure say dey dey productive. So how dem fit take dey productive to bring in dia best. We suppose give dem correct tools and equipment, provide constant training on new methods and betta technology. Encourage team work and communication for site, set clear goals for each projects phase. Create good working conditions like shade, water and rest period. Allow dem make dem dey tok dia mind about di challenges and problems wey dem dey face. Pay dem well and on time. Nobody dey happy to work wen money no dey show oo. Dat one no good, um Dem need training too basic safety training, evribody wey dey site suppose get. Skill upgrade training like new methods of for bricklaying, welding, electrical wiring, leadership training for supervisors and site manajas, customer customer service and communication training especially for artisans technical courses for engineers to sabi latest standard and materials, equipment handling training especially for heavy duty mechine, as technology dey advance, workers suppose dey update dia brains too, nobi only laptop work need training o field wok sef dey evolve. As dem dey work so, we suppose appreciate and reward dem, make we celebrate dem evri year with award of recognition, add bonus for pipu wey dey perform well, provide health insurance and accident cover, give allowance for overtime or dangerous job, sponsor training and certification programs for dem, organise relaxation day, or family day, wen dem fit come enjoy wit dem family, promote workers wey sabi job to higher position, carry dia matta, dia welfare matta for head. No use dem finish con dump dem, dat one nor good. Make we stop to dey look down on pipu bicos dem dey wear overall or dem dey work under sun, na dem dey build di very ground wey we dey stand on, um if we fit treat our field workers, builders, engineers, artisans, wit the respect and dignity wen dey deserve um dis country go move forward fast o. Development nobi only grammar na who dey ready to get dirty hands na im dey bring am, so next time wen you see pesin dey mix cement or wen im dey wet for sun, salute am well he dey build your tomorrow, um make we appreciate dis workers dem too try.

For dis our life wey we den live, plenty tins, dey important oo. School, work, marriage, family, money, but make we no forget say di middle of all dis tins na di place of worship e get very big role to play for our life and even for society at large. Place of worship na di ground wen dem dey dedicate to God or any supreme being, wia pipu dey gada, pray, sing, praise, and connect wit di divine. E fit be church, e fit be mosque, temple, shrine, or synagogue, or even open field wia pipu dey gada call upon God name. Make we break am down. Place of worship no be just building wen dem dey put roof and shade. Na sacred ground, na spiritual base. Na meeting point between man and God. Today, place of worship don modernize. We dey see big cathedrals, fine mosque, temples, wen dey shine, but di main idea still remain di same. Na for place of worship, human being dey connect wit im creator. Na wetin be di importance of dis place of worship for human life? One, na spiritual growth and strengthening. As body need food to grow, spirit need Word of God, worship, prayer to grow strong. Place of worship, na wia pesin dey sharpen in spiritual life dey build faith. They learn how to wok right wit God. Na place for healing and restoration. Many pipu don carry dia tears, pains, sickness, broken heart, enta place of worship, and God heal dem, Na there hope dey. Na there hope dey. Na there life dey find new meaning. Na safe haven for some pipu o. Wen wahala full ground, war, famine, pesinal crisis, place of worship, dey serve as shelter wia pipu fit run go meet God, pour dia hearts and find peace, na also place wia you fit find your purpose, and past platform of discovery. Through messages, teaching, counsel. People, dey discover dia purpose for life. Many pastors, imam, ministers, dey start dia journey bicos dey hear one word for place of worship. Na, wetin be di importance of place of worship for our society? Na moral compass for di society. Place of worship dey teach pipu wetin good and wetin bad. E dey teach, e dey teach, e dey preach love, kindness, honesty, patience. If society, dey lis ten well to wetin dey dey teach for place of worship, crime go reduce and peace go reign. Na center of unity and peace. Even if pipu come from diffren tribes, languages or background, for place of worship, all of us na one bifor God. Yoruba o, or Igbo, Hausa, Fulani, Efik, Itsekiri, evri body dey bow bifor dis one God. Na support system for di needy. Churches, mosque, temples, dey provide food, cloths, scholarship, hospital bills, support for pipu wen dey suffer. Dey dey build orphanages, old pipu home, rehabilitation center. Wit out place of worship, many needy pipu for suffer pass as e bi na ooh. Hmm. Na platform for community development. Many place of worship, dey organize skill acquisition programs, youth empowerment, health awareness, marriage seminars, parenting workshop. All dis, dey help society to grow. Na place where dey dey promote justice and truth. True place of worship no dey support evil. Dem dey talk against injustice, oppression and corruption. Na voice for di voiceless and defender of di weak. Hmm. Dem dey promote peace in conflict times. During election, tribal fights, religious wahala, true place of worship, dey preach peace, forgiveness, understanding. Many war wey for escalate do calm down bicos of prayers and wise counsel from religious centers. Wetin come be di proper attitude wey pesin supposed to carry enter dis place of worship? E supposed to fear God, not dey come place of worship like say na ordinary ground. Mey dey come wit reverence, humble heart. Leave pride for house. Come dey, come dey humble to learn and receive. Come wit clean heart. If you offend pesin, try settle am bifor you come. Respect leaders, honor pastors, imam, priest. But remember, say na, God be di final boss oh. Na wetin come be di challenges wen we dey face inside dis place of worship today? Hmm! Na one tin wey oyinbo pipu dey call hypocrisy. People dey pre ten d inside church, mosque, shrine, but dia life no dey match dia worship. Hmm. Business mentality. Some leaders don turn place of worship to money-making center. Na big wahala be dis one ooo. Disunity among believers. Instead make pipu unite, den dey fight bicos of doctrine and small, small differences wey no mean anytin. Lack of true worship. Some pipu na fashion parade dem dey do for place of worship, no be true connection to God. Political manipulation. Ha! Some politicians, dey use place of worship, take deceive pipu and push dia selfish agenda. Dis one, e no good at all. Wetin come be di solution? How we fit protect our place of worship from decay? Make worshippers return to true fear of God. Mey leaders lead wit clean hearts, no bi greed. Make worship center focus on soul-winning, no be money-gathering. Make love and unity reign among worshipers. Make we dey also pray for our place of worship and our spiritual leader. And anoda tin, for inside dis place of worship, we fit use am play, pray for those wen dey authority, make dey do well and make dey lead our kontri well. Dis place of worship e dey very important for society oh. Place of worship na light inside dark world. Place of worship, na salt inside society wen it's spoiled. Wit out place of worship, society go rot oh. Wickedness go full ground. Confusion go scatter evri wia. But wen place of worship dey strong, clean and true to God, society go dey betta. Children go grow wit fear of God. Youths go know dia purpose. Marriages go dey strong. Even leaders go lead well. Communities go dey peaceful. No matter your religion, no matter your denomination, make we remember, say di place of worship supposed to connect you to God and build your character and push our society go forwards.

Make I yarn una today about one place wey dey very special for our Naija land. E dey call am Osun-Oshogbo Sacred Grove for Oshogbo, Osun State, for Nigeria. Dis place no be ordinary bush oh, na sacred ground full of power, history, culture and deep, deep spirituality, Wey connect Yoruba Pipu to dia ancestors, and Di spirit world. Di history of Osun-Oshogbo Sacred Grove long wel wel. E start hundreds of years ago. Dey de talk say na wen one powerful Yoruba woman called, wey dey dey Yeye-Osun, Di goddess of fertility, water and love, appear for Di Pipu wey first settle for dat area. Dem talk say, nah, she promised Dem blessing, fertility and protection if Dem go always honor am. Na so di grove take bicom sacred place o, wia Pipu dey worship Osun til today. If you reach Di place, Di first tin wey you go see, na di grand entrance of di grove. Di gates no be ordinary gate at all. e big, e tall, e ancient and e full of artistic design and deep spiritual symbols. Dem build Dis entrance around di mid 20th century. Na Austrian woman Wey Yoruba Pipu call Susanne Wenger, popularly known as Adunni Olorisha, join hand wit local Osun-Oshogbo artists and carvers like Ajibola and Sulaimon Akanji to restore and redesign many parts of Di grove, including Di entrance. But make we not confuse am oh, Di spirituality and Di main tradition Dey from way back even before Susanne Wenger reach Naija. Di structure of di entrance, de made from local mud, earth, natural clay and wood. All materials wey Dem collect from di same sacred lands. No cement wahala dat time. Dem use traditional method of molding and building pack mud blocks, shape am wit hand and decorate wit carvings and patterns wey represent Yoruba spiritual beliefs. Di gates, de covered wit all kinds of sacred symbols. You go see long serpentine shades wey represent river spirits and fertility. You go notice some faces and figures carved into Di pillars. Dem be spirits and ancestors wen de guide and protect. Animals like snakes, fishes, birds, de are evri wia. Bicos for Yoruba tradition, Dis animals na messengers of di gods, especially river deities like Osun. Di entrance be like say na mouth of one spirit world you dey Enta. You dey leave Di ordinary world, Enta holy ground once you waka pass am. For Yoruba belief, passing through Di entrance no be small tin oh. Dem believe say once you cross dat gate, you don dey for Osun presence. A world where spirit beings to waka freely. You gats clear your mind, respect your sef and no do any how oh. Di entrance itself na symbol say you dey leave wahala, leave impurity and dey Enta sacredness. Na ritual transition from normal to spiritual. Anybody wey e cross dat gate, dey expected to behave like say dem dey for shrine bicos truly na dia dem dey. Di Osun-Oshogbo Grove and dat powerful entrance na heart of Yoruba spirituality bicos na place wey link human beings directly wit deities, Di Orishas. Na sacred home of Osun, Di goddess of fertility and maternity. She dey very important to families, farmers and women. Evri year, dem dey do Osun-Oshogbo Festival, wia thousands dey gada to pray, offer sacrifice and celebrate life, health, children and blessings. Wit out dat sacred entrance and grove no festival fit hold oh. Di entrance dey remind Yoruba Pipu of Di importance of respecting nature, honoring ancestors and keeping traditions alive. Bicos of Di deep meaning and beautiful artistry of Di groove and its structures, like Di entrance, UNESCO come recognize Di Osun-Oshogbo Sacred Grove as World Heritage Site for 2005. Dey acknowledge say na one of dat, of di last remaining sacred groves wey still dey alive for Yoruba land. Till today, Di entrance still stand gidigba. E don face rain, sun and time, but dem de repair am wit same traditional techniques using mud, clay and native hand skill. No modern machine wahala. evritin still dey natural as dem ancestors been do am. Pipu wey visit di grove to date, de feel Di power, Di powerful energy immediately de cross dat gate. Some even dey say, dem dey feel cold or strong peace inside dia body. Osun-Oshogbo Sacred Grove and Di entrance be proof say Yoruba tradition dey powerful, sacred and e dey stay forever. Di use of natural materials like mud and deep carvings full of meaning, and Di spiritual journey wey Di entrance symbolize all show say Yoruba ancestors sabi spirituality well and dem still dey guide us today. Osun-Oshogbo Grove na heritage, na home, na living history. And dat entrance, e no be just more than clay oh, na doorway to Di spiritual world.

Education na strong pillar for society. From kindergar ten, wen begin, dey first start to hold pencil, to primary school, secondary school and higher institution like polytechnic, university, and even vocational centers. Education na di foundation wen dey move pipu life. E no get how society wan betta if pipu no sabi read, write, reason well and apply knowledge. First, make we talk why Education Important. Education na lights. E dey open person eye, e dey give pesin sense to fit, make good decision for life na education dey teach small pikin say two plus two na four. Na education dey help youth to understand wetin be democracy, science, technology and entrepreneurship. Education de lift pipu from poverty. pesin wey get betta education fit get betta wok earn betta money and contribute to society development. Wit out education kontri go just de waka like blind man for road. Doctors, engineers, teachers, pilots, lawyers, farmers and even mechanics. All of dem need education for one level or di oda. But make we not deceive our sefs. Education for our society, our society still get plenty wahala. Poor infrastructure. Many schools for village and even sometimes not get chairs, tables, chalkboard or even toilets. Some students dey learn under tree wen rain fall e go beat dem for there. Low quality teachers. Some teachers not even get proper training and how dem wan teach well wen dey no get betta training. Strike. Universities dey go strike like say na part of school calendar student go waste years for house and e go dey frustrate dem. Expensive school fees. School don cost ooh, many parents no fit pay school fees again. Dem go dey would dey drive their pikin come from school and e make dem know de happy. Corruption. funds wey govment suppose use build school or train teachers. Many pipu dey put dem for inside their private pocket to take enrich demselves. Insecurity, kidnapping and attacks don make some students dey fear to come go school mey de for no catch dem as dey de travel for roads. For this journey of education, learners and teachers be like two legs wen dey move society forward. Students na di hope of tomorrow. Dey need encouragement, support and good environment to learn well. Students suppose dey serious, curious and hardwoking. Teachers na golden pillars. dem dey shape destiny. Teachers no be just pesin wen dey talk for front of class o. So na builder of minds na leader na mentor. Teachers deserve respect, better salary training, and motivation. If teacher dey hungry or frustrated how e wan teach betta Govment sef dem get role to play. Dem supposed to build and maintain schools. Every community is supposed to get access to well funish school. Dem suppose train and pay teachers well, Govment supposed invest in training programs and pay teachers good salary. Primary and secondary school suppose dey free and compulsory even higher institutions suppose de affordable even if na money make e no too much. Make dem provide scholarship for brilliant but poor students. Scholarship go help dem continue dia education. Security for schools. Dis one wia govment come inside. Govment supposed protect student and teachers from attack. Dem also review and update di curriculum. Make we dey teach relevant skills wey fit help students survive for today world, not just old theory. Education nobi only for small pikin o. Even old pipu fit still go learn many adults dey learn how to read and write through adult education and programs. Some dey learn skills like tailoring, mechanic wok, ICT, catering and plenty more. As dem dey learn, dem dey betta dem selves and contribute to society. Na education dey open door for innovation and new ideas. old papa fit go learn computer today and tomorrow dem fit open small business online education na lifelong process. How we fit improve education. Community involvement. Community supposed to join hands with govment to support schools. Di use of technology. e-learning fit help reach students for remote areas. Private companies fit join hands, build school, sponsor students and train teachers. Make students sef dey learn about rights and responsibility and how to contribute to nation building. Catch dem young. Make we start education early from kindergar ten. Foundation strong o and e fit build dia foundation and build dia learning faculty. Education not be luxury oh, na necessity. Kontri wey wan grow must take education serious from di small, small ABC yelling for kindergar ten to di top engineering formulas for university. Education na weapon wen fit destroy poverty, ignorance and backwardness. Make we support education. Make govment do dia wok. Make all parents encourage dia children. Make teachers dey proud of dia noble wok. Mey students dey serious. If we build solid, solid education system today, our society go betta tomorrow. Education na key. If you hold am well e go open many doors for life.

If you waka enter Benin City for Edo State, Nigeria, you no go you no hear about Ikpoba Hill Market, na like sey you neva really sabi Benin. Ikpoba Hill Market na one of the oldest an busiest market for dat area wey dey wey dey serve thousands of pipu everyday. Dis market no be juz where dem dey buy an sell, na place where history, tradition, livelihood an community life jam together. Dem talk sey Ikpoba Hill Market start many-many years ago even before colonial masters begin show face for Benin. The pipu wey dey live around Ikpoba Hill na major na majorly the Benin pipu. Dem be farmers, hunters, an craftsmen. As dem dey harvest farm produce like yam, cassava, maize, maize, pepper an fruit, dem need where dem go dey gather sell or exchange goods. So, small-small under trees an open spaces near the Ikpoba River, de begin dey gather the trade. The name Ikpoba sef come come from the river wey run through dia dat side, Ikpoba River—one sacred an important river for Benin Kingdom history. As pipu begin settle more for dat place, the market grow join dem. Some elders talk sey in the early days, trading dey happen once every four days following the ancient Benin tradition market calendar. Wen the British colonial government come organise Benin for beta governance an trades in the early nineteen hundreds, dey recognize sey Ikpoba hillside get strategic strategic importance. Na so dem help regularise the market, allocate proper land for am, and e con become permanent feature for Benin life. Today, if you waka go Ikpoba Hill Market, you go see sey e spread well well. E dey divided into different areas based on wetin pipu dey sell. You go see foodstuff session wey de dey sell tomatoes, onions, garri, rice, beans, crayfish, dried fish, an all kains of food items wey you dey find. You go see cloth an textile section from Lace to Ankara, George Wrappers, second hand clothes —okrika— wey de dey call okrika, an sowing accessories. Meat an fish section sef e dey. You see live chickens, goat, smoked fish, fresh crayfish, bush meat, sometimes, snail an dried stock fish. You go still see vegetable section wey you go get fresh ugu, bitter leaf, scent leaf, water leaf, okro, cucumber, an many other greens. Household items nko? E dey. Tins like pot, pans, bucket, broom, soap, cooking stove, an general household essentials, dey all dey there. You go still see electronic an phone accessories for there oh. Though na small corner, you go see pipu wein dey sell phone, chargers, bluetooth speakers, torchlight, an small radios. What about um wetin de dey call local herbs popularly call aagbo? Dat section e still dey. Traditional medicine sellers dey dia own line with roots, leaves, powders, for different ailment. E even get side wey wey dedicated to mechanic part an building materials like nails, woods, cement an pipes. The market structure na mixture of permanent shops, wooden stores, metal containers, an open tables covered with umbrellas. Rain or shine oh, market dey boom steady. Ikpoba Hill Market na market wey e dey alive. As early as five thirty a.m. for early momo, traders don dey arrange dia wares, an buyers, especially women dey buy for house an resellers go don dey move about with torchlight. The hustle dey real for here oh um Women na the backbone of the market. You go see market woman dey shout dia prices dey call customers, dey dance sef sometimes to attract buyers. Youths dey hustle. Youths dey hustle load for customers. Dem dey carry heavy bags of foodstuff from one end to another for small pay. De dey call am alabaru work. Food sellers sef dey sell breakfast like moimoi, akara, ogi, rice an stew for pipu wey de dey buy an sell. Around afternoon, small traffic go dey for the narrow road around the market becos buyers an okada riders dey park full. Every Friday an Monday, Ikpoba Hill Market dey extra busy becos dem believe sey dos days dey lucky for big buying an selling. Ikpoba Hill Market no be ordinary market oh, e dey represent the culture of Benin pipu. Respect for elders. Young sellers dey greet older sellers an customers respectfully for dat market. Traitional food an spicies. Na for here you go find original Benin spicies like uda, an ogiri. Traditional attire. Some days, you go see traders drop full Benin traditional wear, red beads oh, wrappers oh an wear tie gele for head. During festivals like Igu festivals or Uge festivals, market go full scatter as pipu dey prepare for big celebrations. Traders dey stock plenty ceremonial items like kolanut, schnapps, yams, an goat for traditional sacrifices an celebrations. But as dis market dey so, e be like any other market wein e still get small tin wein e dey trouble am. One of the tins wein e dey trouble the market na overcrowding. The market no big enough again for for the nomba of pipu wein dey use am daily. E get popr drainage. Rainy season dey turn some part of the market into mini river.;) Traffick wahala nko? E dey there. As market dey expand, e dey cause serious go-slow around Ikpoba Hillside especially for Ikpoba Hill Road. Sanitation. To keep the market clean dey hard becos of too many waste wey pipu dey throwway anyhow. But despite all dis tins so, the spirit of Ikpoba Hill Market strong well well oh. Pipu dey survive, de dey thrive, de dey build dia dreams from there. Government an private individual don talk sey de go help upgrade the market. Maybe restructure am with beta stores, proper parking space, drainage, an waste management. Some youth groups don even dey organise periodic sanitation to help clean the environment. Ikpoba Hill Market na im be one of the market of the market de dey say the heartbeat of Benin City. E go welcome you with open arm arms, loud, rich culture, sweet food smell, colourful goods, an dat stubborn hopeful Nigerian spirit wey ein no dey ever die. As de dey talk for Benin, market na life, an na for Ikpoba Hill life dey bubble every day.

Dis place for dis picture na one correct place wey e dey for Benin Republic for West Africa. De dey call am Royal Palaces of Abume. De dey also call am Palace Royal Abume. Dis place no be ordinary house oh, na serious historic ground wey e full with culture, spirit, and African pride. The Royal Palaces of Abume start from start from as far back as seventeen century. E begin wey one king wey dem dey call king Augbeja, start to build palace for dere around sixteen forty-five to sixteen eighty-five. After am, every king wey e con rule after am go build e own palace join the one wey dey before. They built like twelve palaces for dat same area, make the kingdom strong like rock. The palace na headquarters for the Dahomey Kingdom, one powerful kingdom wey e stand gidigba for West Africa dat time. Dahomey pipu dem sabi war, dem sabi art, and dem also sabi culture. Their kings na warriors and de dey run their kingdom with serious style and fearlessness. The palaces de make am from earth mud and the design are pure African handwork. De walls full with carvings and fine bas-reliefs. De dey tell different stories of war, victory, kingship, power, culture, spiritual beliefs, gods wey de dey worship, and plenty other things. Each king get e own symbols wey dem draw for e palace walls. The materials wey dem use na local things like clay, wood, and straw, but the thing strong well well. E show sey our African ancestors sabi architecture pass as many pipu dey think am. The palace so, e get importance oh. E det political power. Na from des palaces dem dey run the kingdom matter, all major decision, meeting, war plans, and traditional ceremony dey happen for dere. Na also place for spiritual center. The palace na sacred place, different rituals, offerings, and royal rites dey happen for the ground. Na place for cultural preservation. Up till today many artifacts, artifacts, thrones, weapons, and royal treasures still dey preserve inside some of the palaces. When the French colonizers come attack for eighteen nineteen-two, King Benzin, the last independent independent king of Dahomey, fight dem seriously, but as the French come gain upper hand, King Benzin order make dem burn down some part of the palace palace so dat the enemy no go use am. Still, plenty parts survive and today wetin remain still strongest as symbol of African pride and resistance against oppression. For nineteen eighty-five the royal palaces of Abomey enter UNESCO as as list enter UNESCO list as World Heritage Site. They recognize am sey dis place carry serious weight for history, culture and architecture, but because the place don suffer o some wahala like rain, sun and time, UNESCO and Benin Republic government don dey work hand in hand to preserve am well. If you visit dis place you go see museum. Some of the palaces now na museum wey dey showcase ancient rare items like swords, crowns, war, war shirts, drums, and sacred relics. Na also traditional architecture you go admire how de take arrange houses and ceremonial grounds without using modern equipments. Na sacred ground oh. Some areas still dey sacred till today. De dey do traditional rites secretly dere. The Royal Palace of Abomey na reminder sey Africa no start no start from colonial wahala. We get our own kings, queens, warriors, architects, spiritual tradition, and strong kingdoms. Palaces like Palace Royal Abumen dey teach us sey we get every reason to dey proud of our history and roots.

For olden days Nigeria and Africa as a whole, tribal marks no be just ordinary line for face oh, de be serious identity wey e carry deep meaning, culture and tradition for body. One of the popular tribal marks for Nigeria na Abasha marks. Na im be the mark wey dey dis picture. Abasha marks dey hori horizontal and vertical for face and for the cheeks. The lines dey deep and bold and e dey hard to miss. No be for fashion oh, e be for cultural statements. Abasha marks come from Oyo pipu for Yoruba land wey e dey southwest Nigeria. Na dem originally dey give dis mark to Pikin as sign sey e belong to dem pipu. Over time other Yoruba groups like Ijebu and Egba come dey adopt their own version. De dey give um dis Abasha mark for identity to show sey you be Yoruba especially from Oyo, na like national identity for face. To also show your tribe and family recognition so dat if pesin lost, de fit trace am go back to e pipu. Na for also beauty and status. For some places na mark of beauty, parents dey proud make their Pikin fine with am. Also, some pipu dey give am for spiritual protection, some believe sey, e dey drive away evil spirits and sickness. De dey give Abasha mark to children of the age of two to five. Na during dis time their skin still they soft to cut. E dey mostly dey give female and male child wey dem born into Yoruba families to hold tradition strong. Some communities even dey do am with traditional helps to make healing quick. But not be only Yoruba get tribal marks oh. For different part of Nigeria even for Africa kpa-kpa, e get wetin e mean. Hausa and Fulani pipu dey draw fine lines around the cheek and forehead, de dey call am Zube. Tiv pipu for Benue dey give marks for chest and arms as warrior sign. For Ghana, Ewe and Dangube pipu dey get facial marks too. E mean, e fit mean clan, status or protection. For Benin Republic, Mali, Burkina Faso, Chad and even Ethiopia, facial and body scarification dey use as symbol of strength, adulthood and royalty. So, dis mark, e dey common for Africa as a whole. Des days tribal mark don reduce well well sha oh. But why e be like that? Because modern lifestyle e no dey encourager am. Some pipu see am as child abuse oh. Government don ban am for some states especially for Nigeria. Many parents wan make their children blend with society without being judged so de no dey wan give their pikin tri tribal mark again. But for few remote villages, some elders still dey give small marks oh, especially for spiritual or traditional reasons but e rare pass as e be before. Tribal marks de carry history, beauty and pride. But as world don modernize, the practice don dey fade. Still, e good make remember and respect wetin e mean to our ancestors. Whether you get tribal mark or not, your culture na your identity. No shame to carry am with pride.

Dis na baba lebe, seventy years old man for iri Osun for Osun state. Wen e dress with dis cloth wey de dey call for body he wear dis dress con tae dance for one cultural festival, baba lebe no just show face o, e show meaning, im dance na move of history, wetin e wear na wetin de dey call identity. The dress so you no fit buy am any how na specially made ashoke wey dey use hand take weave by master weavers from Isenyi and Ede join togeda with spiritual symbol, history science and sacred meanings. The cloth dey tell story o, e dey speak even before baba lebe open mouth sef One side of the cloth get accient adire pattern wey represent the sky, fertility and continuity of wife. Anoda side get woven ewe leaves to represent healing, growth and connection to nature. The edge get fine beaded embroidery to honor royalty, status and age. As baba lebe dey dance e con talk sey dis no be cloth wey I wear o, na cloth wear me I be messenger, the aso na message na this one con bring the saying wen e say we greet aso before we greet the messanger. The aso hold pawa o, if you see am, you go feel presence, the weight of the cloth, the way e dey shine for sun, the way e dey bounce with every step na like sey the cloth e dey alive. The dance no be for entertainment na for prayer, na for praise, na performance of identity, every step get meaning, every spin na language, every hand movement dey greet the ancestors. As baba lebe dey dance e dey move, the cloth dey folo am the aso dey swail, dey spread like sey e dey talk his own, the dance and cloth dem con become one. For inside the dance so you dey see dance, you dey see cloth, you dey see tradition. Yoruba pipu no dey wear cloth any how o, for Yoruba land every aso e get meanin, if you see pesin wey wear white na sign of peace, purity and maybe somtin spiritual like Sango or Osun festival. Red and black combo nko na pawa and authority. Every ashoke e mean sey na respect, age, royalty and celebration. So wen papa lebe wear dat dress, e present legacy Yoruba tradition wey dey teach sey cloth no be just to cover body o, cloth na beauty, cloth na name, cloth na identity. Yoruba culture belief sey wetin you wear fit represent your heart, your in ten tion, even your spiritual stand. The connection of the of the aso, the dance and culture all join body, e con show sey cloth no dey separate from paformance, paformance no dey seperate from culture, culture no dey separate from identity. Wen papalebe wear the cloth and begin dance na the cloth first speak, den e movement con explain am e be like pesin wey in carry ancestral memori dey work among living pipu. Make we no lie, the world don modernize, make we no use dat forget where we come from, papa lebe remind us sey Yoruba culture no just sweet, e deep. No just wear cloth wear meanin, no just dance, dance identity, no just move, carry message. So if you see pesin like dat again wey [?[ wear dat kind dress mey you no sey na legacy na in de kari o, no be just any dance, and no be just any dress asho dey wear na traditional dress wey e dey kari message be dat o

The Ogbomoso cradles carnival na the first of it kind, and e start officiali on Thursday, December nineteen, twenty twenty four. And e run for five days e con end for Monday December twenty three, twenty twenty four. And dey hold the grand finery for shon stadium, na under the reign of the distinguish Oba Gandi Afolabi Ola oye, Olumogege the third wey im be di twenty first shon of Ogbomoso land. Dis cultural revival con start, Oba gandi come with new mission, im mission be sey e wan bring unity, promote culture, attract tourism and put Ogbomoso go front both spirituali, economikali and sociali. As Oba Gandi no waste time as e enter seat, e lunch dis cradle carnival as part of his twenty fifth development vision to make Ogbomoso the pride of Yoruba land and cultural home wey go attract both local and international eyes. di five days so no be for play o, na music, joy, laughter, vibration, masquerade, native food aroma na in fill everywhere wey pipu no go forget. So for the five days: Day one, dey do opening serimoni, cultural blessings and dance, traditional music display. For day two, dey do installation of Araba Oluwa of Ogbomoso land, special Jumat preyas. For day three, dey con hold sport competition, youth parades, community show case. For day four, dey con do tanksgivin services for churches special intercessory prayer for Oba Gandi and Ogbomoso land. For day five wey be the grand finali, de do dey display display of cunture in ful color, ova fifti association and club, both home and abroad dey con pay homage. Dey get life physical performances and traditional display. The alight of the celebration con be performances by Alhaiji Ramoni Akanni RK1 and Sa’id Oshukpa, cultural display from Oyo state cultural troop, masquerade like egugun parade full ground, pipu dress in ofi, agbada, Ankara, buba and sokoto. Food dey display, food like amala, gbegiri, ewedu, suya, roasted corn and all local delicacies just dey every where. Visitors o, elders o, children of all age dey dey around e no get restriction. For the carnival, Oba Gandi Olaoye con talk sey, we must protect our culture sey because e get power to bring us togeda boost our economi and secure our children future. Why the Oyo state commissioner for culture and tourism, Wasiu Olatunbosun e con talk sey dis cradles carnival na game chenja na biginin of somtin great for Ogbomoso land support, Ogbomoso go enter international map. Plenty dignitaries dey come o like senator Abdula Fatil Buhari, Olamiju Alao Akala, Sunday makaju Ola and george Ogbunlade dem show face. Dey all praise Oba Gandi for im leadership, unity, and im vision to bring development for Ogbomoso land. Ogbomoso cradles carnival na symbol of hope, identity and growth.

Eri-ijesha water falls wey dem dey also call Olumiri waterfalls na one of de most beautiful and spiritual natural wonders wey dey Nigeria. E dey for Eri-ijesha town inside Eriede local government area for Osun state. Dis water fall no be ordinary one, e get seven different levels wey dey? for de top of Efiong bridge. E dey carry visitors go from Osun state enter Ekiti state and dem dey climb reach de seventh level. Dem discover Eri-ijesha waterfall for eleven forty AD and legend talk say na Akinla one of de granddaughters of Oduduwa wey find am, na im find am during immigration from Ile-Ife Ile-Ife, she name de waterfall 'Olumiri' wey mean another god for Yoruba because de sight shock like sey na divine being dem see. De waterfall get seven levels each one wit im own unique beauty. De first two levels get steps wey easy to climb but from level three go up na real rock climbing na im be. De seventh level go carry you reach abaka village wey dey Ekiti state, de journey up and down fit take like four hours to reach there. Eri-ijesha waterfall dey surrounded by forest and rich vegetation, e dey one of de few places for Nigeria wey fresh crops dey thrive, de environment dey cool and dey perfect for pipu wey one connect with nature. Eri-ijesha waterfall na place wey e combine natural beauty and cultural spiritual significance. De place make sense well well. E also get accommodation, if you wan stay, if you travel from other places but you need to get necessary permission and de equipment to stay there. If you wan go dis place you need to come wit comfortable shoe, water bottle, snacks, your own camera or smart phone wey you go take take correct correct picture, and you fit also come wit first aid incase you get any injury for dat place. Eri-ijesha waterfall na one of de most beautiful waterfalls for Nigeria.

For Ijebu-Ife, architecture nor just be sey na how to build house, e dey deeper than dat. Na their identity, culture, way of life and wetin dem sabi do wit their own hand and materials wey de land provide for dem, dis na wetin dem dey call fernacular architecture. Vernacular architecture no be oyibo design oo, e no be wetin dem carry come from abroad. Na simple local indigenous structure wey dem build wit materials from ground wey we dey waka on top, na wetin our ancestors dey use build since since like clay, mud, brick locally call loco, bamboo, timber, palm fronds, rafia, stone and other things wey God don give us for our environment. For Ijebu-Ife building na art and survival join together. Pipu dey build houses based on how dem dey live, the kain weather wey dey the area, topography dat is how de land take dey and wetin pipu need to live well. E dey solve physical wahala like rain, sun, heat and also social needs like family compound living, communal gathering, storage of food stuff and even spiritual activities. Vernacular architecture na de original build by de pipu for pipu. E no dey depend on big mechines or import from abroad. As trans trans transportation no too dey those days pipu dey use wetin dey dia environment. For Ijebu wet clay plenty and dey sabi how to mould am into bricks, bake am wit fire and use am to build strong wall wey e fit last for years. Na de same bricks dem take do ark, vault and dome; all na local technology. E dey make sense because e go save money, no need to import anything. E dey preserve culture, building wey look like home. E fit de weather, cold during heat, warm during cold. E teach young pipu skills how to build from scratch. E carry beauty join. Our pipu sabi decorate house wit designs, patterns and even symbols wey e get main name. Some example of vernacular styles for Ijebu-Ife na courtyard houses, low slope or thatch roofs, mud brick walls, decorated fackets, arch windows and door, raised platforms called For Ijebu-Ife, brick nor just be ordinary building block, e be like canvas wey pipu take dey do creative work, from how dem dey arrange am to how dem dey carve patterns or write inscriptions, to how sun and shadow play for de wall. Everything get aesthetic purpose. Some wall dey tell story of de family, some dey reflect spiritual belief and some na just to show sey de builder get handwork. But today many pipu don dey abandon vernacular architecture for western style, glass and concrete zinc and tiles but but make we no forget sey dis new styles no always fit our weather. E cost pass and sometimes e no dey even last. Ijebu-Ife get rich rich architectural heritage wey e show how dem be, how dem live and how dey fit survive on wetin dey get.

Hairmaking for naija especially for ladies na one thing wey women take very important oo, we no dey take am dey play. Why? Because e dey make us fine, e dey make women dey beautiful. Hair so e dey carry story, e dey carry culture, e dey show where person come from and sometimes wetin dem don go through. Na arts, na history, na identity. Make I break am down well for you. Dey get different types of hairstyles for Naija. One dem dey call am didi. Dis hair so, dem dey weave am flat for scalp. E dey different from ordinary weaving dem dey twist am for inside. Na women especially from Yoruba land, na im dey make dis didi. E fit show maturity, respect or sey de person dey observe tradition. Dem dey do dis didi so for festivals, burial ceremonies or just to rest de hair from all dis chemicals wey oyibo pipu don dey make. Another one na wetin dem dey call Koroba. Dis one na hair wey dem pack like small basket all over de head. Na young girls and maybe sometimes small children na im dey do am. Sometimes e fit symbolize innocence or preparation for special event. Den one dey wey de dey call threading kiko Dem dey use black thread take wrap small sections of hair till e long like rope from small girls oo to grown women oo dem dey wear am. E dey protect de natural hair from breakage. And e dey also, dis one dey make hair dey grow. For some area e show cultural identity. Another one na Fulani braids. Dis one na thin braids wit beads, cowries and sometimes threads. Mostly by Fulani pipu but sometimes other tribe fit wear am. Na northern women and other tribe dey wear am for fashion and special occasions It symbolize beauty, wealth and tribal pride. Another hair style na one wey dem dey call Calabar/Efik hair. Dis one na big stylish ones wey e dey elaborate and de dey use thread and pin. Na Efik and Ibibio women na im dey use am. Dem dey use am for traditional marriage, coronation or big cultural festival like Dis one na, e mark de mark of womanhood, royalty and pride. Another hairstyle now wey dem dey do, dem dey call am box braid. Dis one dem dey use attachment take dey plait am like Bob Marley, one by one. Many pipu dey dey do am, young girls oo, old women oo. Dey fit do am for occasion like Christmas, Easter, Sallah; dem dey do am join. Di hairmaking so, e get importance oo, e get cultural identity. Every hairstyle most times e dey tell where de person from come and de tribe where dey belong to. E dey also dey tell your social status, how person hair be fit show if dem be princess, queen, or market woman or everyday woman. Hairstyle too dis na de ogbonge one wey women like, e dey bring out beauty and elegance. Our pipu go say fine girl na hair dey make am complete. So hair dey add to de beauty of a woman. Hair too na also for protection. Many local styles dey protect hair from sun and damage especially threading and didi. Dis hair so na local hairdressers dey help pipu dey do am. Some na professional stylists wey dem get shop. Some na just pipu sef; aunties and mummies for house na im dey help their children dey do am. Who dey do dis kain hair? Children wey e dey go school. Teenagers, young girls dem dey wear am. Brides, women wey e wan marry dem dey use am. Cultural dancers, performers dem dey make hair for dis ones. Spiritual pipu dem dey get different hair for all dis type of things too. De kain things wey dem dey use dey do dis hair. Dem dey use attachment, dem dey use thread; black thread, dem dey use beads, cowries, comb, shea butter wey dem dey call ori, hair pins, and clips dey too dey make dis hair. Hairmaking for Naija no be just fashon oo, na culture na identity, na pride.

For Benin their woman traditional dressing, na wetin you go wetin you go call royalty. Benin culture no dey play when it comes to dressing oh. E dey rich, e dey bold and e speak heritage loud and clear. Make we start from de top di okuku di okuku so na hairstyle. Na royal hairstyle wey dem de do for benin traditional marriage or cultural festival. Dem go first pack de woman hair use wool or thread hold am, then dem go take special black substance na mixture of soot and oil build de hair like crown for her head. Sometimes dem dey fix artificial okuku if de woman hair no full. Then dem go dey decorate am with plenty coral beads di iri Edo and iri uru wey go just dey shine like Queen wey she be. She go she go you go see that long red bead for her hairline. Some go dangle like earring for side. di thing dey fine oh. Di next one na di wrapper; e fit be George e fit be velvet. Benin women dey wear George velvet or lace wrapper mostly red or wine colour because dem believe sey red mean royalty and power. Dem dey tie am for their chest e go come long come down. This wrapper so e dey show elegance and maturity. then de beads go follow. You never complete benin look if beads no full your body oh. Your neck dem go wear ire ebo which di which be big round Corel bead. E dey bold and beautiful. You go see up to five or more robes for her neck for her hand, both wrist go full with Corel bangle. For ear, na de small Coral bead dem go use do long earrings. Then dey dey get accessories too. Some women dey carry traditional hand fan wey e match their attire dem go wear beautiful slippers or high heels shoes usually gold or red. Na so e go balance e look. Some dey carry small purse too just to compete de queenly appearance. When e come to make up, di make up no too dey heavy oh. Dem dey do subtle natural but fine classic makeup. Di eyebrow go neat, eye shadow dey dey soft, lipstick mostly red or nude. Den dey focus on making di skin glow and allow de beads and outfit make e shine make e come tell de story. Now this, for Benin dressing no just dey fine oh e dey represent dignity respect and royalty. When women dress like this, e mean sey she dey celebrate culture for traditional wedding, di di bride dey dress like dis to show sey she be wife material with pride for her root. Even for chieftaincy or festival this dressing dey announce say I be benin woman, I sabi where I for come. Now this dressing so dem dey wear am for traditional marriage, dey dey wear am for chieftaincy installation, dey dey wear am for cultural festival like igu festival. Dey wear am for birthday celebrations self for elderly women. Benin dressing so na full royal package. Di okuku de sidown like crown, di beads de roar dey tell story and di wrapper dey flow. E dey show sey dey be true African queen wey dem be.

Igbenedion university okada wey e get di short form of IUO na one of de top private university wey e dey Nigeria. Dey form am for may ten th nineteen ninety nine and na de first private university wey e get official licence for Nigeria. De university dey for Okada town wey e dey Ovia North east Local Government Area for Edo State. De university na de brain child of chief Dr. Sir Gabriel Osawuru Igbenedion CFR wey be Philanthropist and business man. E still dey serve as de chancellor of the university till today. Di current Vice Chancellor na Prof. Lawrence Ikechukwu Ezemohi. Di igbenedion university get Seven faculties and dey dey offer plenty courses e get di faculty of law wey dey dey call Oba Eredioha college of Law, na only law dey under am. E get Alayeoluwa Oba Okunade Sijuwade College of health sciences wen e get medicine and surgery, nursing science, medical laboratory science anatomy and physiology. E still get Prof Dora Akinyuli College of Pharmacy when na only pharmacy dey under am. E sti get general Adulsalami A. Abubakar College of engineering wey civil engineering, mechanical engineering, Electrical and electronics and computer engineering, chemical slash petroleum engineering dey under am. E get Sanusi Lamido Sanusi college of business and management studies when e get accounting, banking and finance business administration E also get Goodluck Ebele Jonathan College of Art and social sciences wen e get economics and development studies, Mass Communication, political science and public administration, sociology and anthropology, international relations, and strategic studies, theater art, English language geography, urban and regional planning. Then di last one come be Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi Olaije Olaija second College of natural and applied sciences wen e get computer science and information technology biochemistry microbiology industrial chemisy and physics. The school fees for Igbenedion University Okada e different oh. E base on de course wey you dey study. For de twenty twenty four slash twenty twenty five academic session some of di breakdown be this For medicine and surgery na two million point four hundred and fifty million per year For pharmacy nko na eight hundred and ninety five thousand per year For Law na seven hundred thousand naira per year For business administration na six hundred and fifty thousand for year Their accommodation fee, e dey between one hundred and fifty thousand to four hundred thousand dis one depend on di type of hostel wey you want. Di standard hostel e cost from one hundred and fifty thousand to two hundred an two hundred thousand naira while if you want beta beta hostel wey dem dey call premium hostel, wey get plenty facilities e cost between three hundred thousand naira to four hundred thousand. To gain admission to tae enter de Igbenedion University of Okada so you must get at least five credit for relevant subjects wey include Maths and English language e no go pass two sittings. you go apply through di joint admission and matriculation Board Jamb. you go also take di university Post UTME screening. Igbenedion University Okada programmes dem dey accridated accridated by the National University Commission NUC and relevant professional bodies. Di University also come partner with de institutions like de University of west minister UK, and Howard University USA for Academic collaboration. Igbenedion university Okada na pioneer o for Private University education for Nigeria. Dem offer quality education across various disciplines with accredited programmes and international partnership

Swallow na food wey dem dey eat for Nigeria. Dey no dey chew am oh like rice and beans. Na that one wey you go cut small hol am for hand dip inside soup then swallow am straight. Na why dem dey call call am swallow e dey healthy for body and e give energy well well. For Nigeria dey get different types of swallow and wen e fit take know from different places. Dey get Eba wey dey get wey be also garri this one na from mostly um from di southern Nigeria. Dem dey make am from cassava. Di colour na yellow which dey put palm oil. E still get white, no dey put oil for that one. Some white garri na ijebu garri. that one dey hold mouth well well. you fit use garri take chop egusi soup, ogbono soup, vegetable soup, okro soup. dey still get Starch. starch na from Delta State dey dey get am from cassava you go make am, you go put oil inside am go take an take chop soup. Den dey get Amala. This Amala so, na from Yoruba Land. Dey make am from yam flour wey e call Elubo or sometimes unripe plantain flour. E dey dark brown for colour. Dey dey chop am with ewedu, gbegiri. Then you get fufu wey dey dey also call akpu. This one na from mostly de eastern people naIm get this one but many pipu dey chop am oh. Dey make am from fermented cassava wey dem dey pound to smooth to make am smooth. E get one kind local smell wey e dey follow am. This fufu so, dem dey carry am take dey chop oha bitter leaf soup, okasi soup or even egusi soup. Then dey get pounded yam; this one na from Yoruba pipu, Igbo pipu, Tiv and middle belt pipu even Edo State pipu. Dey dey make am from real yam. E go boil am, e go come pound am till e smooth. carry am take mae chop egusi, vegetable oh white soup oh Nsala soup. Then you get tuwo shinkafa. This one so na from North na im this one from come. You get am from soft cooked rice wey dem wey dem mash into swallow. e fit take am take chop miakuka, miatusha or groundnut soup. Then you get semovita or semolina. This one popular for Nigeria now na modern swallow dem dey call am. Dem dey make am from processed wheat. we still get wheat swallow. This one too you get am from whole wheat or wheat fry take am take chop any kind of soup. Den we get different soup too wen dey dey use all this swallow dey chop for Nigeria; we get Egusi soup. Egusi soup na mostly Yoruba, Igbo Delta dey dey eat am. you get am from melon seed, use palm oil, stock fish, meat, crayfish orisirisi tae cook am. you fit use am for eat am for your house weddings or for ceremony. We get ogbono soup; ogbono soup na from Igbo mostly Igbo land and south south na im dey chop am. Dey get am from white mango seed wey be ogbono. Dey use palm oil take dey cook am meat. Di thing dey draw and dey stretchy. Okro soup na one kind soup wen e still be like ogbono because e dey draw too. All tribes dey chop this okro. Okra you go take cook am, use oil crayfish an pepper onions take cook am. E get oha soup this oha soup so na igbo pipu soup. [?[ you dey use oha leave, cocoyam as thickener. you fit use cocoyam, you fit use achi, then e use palm oil, meat, um different assorted goat meat oh, all of dem e dey. Igbo pipu still dey eat white soup. Den we get di one wey dem dey call black soup. This black soup so Edo pipu dey chop am, some part of Yoruba from Ondo state, dey dey chop am. Dey dey use different leaves take dey cook am. e go grind di leaves, dey fit, some pipu dey use scent leave efirin, some pipu dey add bitter leaf all grind cook am take cook de soup e black for face but e dey sweet oh. Then you get ewedu. Ewedu soup na Yoruba pipu na yoruba pipu soup. Na juice leave wey you go blend, come add locust beans. You go chop am with Amala and gbegiri. Den vegetable, bitter leaf soup e dey, ofuolugbo na Igbo pipu soup too. you go wash bitter leaf, cocoyam, meat, stock fish and different kinds of meat. dis one dey sweet oh. den e get Afang soup: Afang soup too, na Efik Ibibio pipu from cross River Akwa Ibom na im really know dey get known for this soup but every most or mostly everybody don dey chop Afang soup. Afang soup too na okazi plus water leaf, periwinkle. Some dey no dey deshell am. Dey dey use am with de shell take dey cook real Afang soup, goat meat, crayfish. Di soup dey sweet too. Then Edikaikong soup na Efik and Ibibio people na im dey eat am. Dey use ugwu, water leave, stock fish oh, meat oh, dry fish, pomo, this soup dey very rich um and dey sweet well well. Then we get miakuka. Miakuka sou na Hausa pipu soup. Dem dey get am from Baobab leaf powder, dry okra e dey use um dry okra meat fish take cook am. e dey use Tuwo shinkafa take eat am. Then e still get groundnut soup oh. Groundnut soup so na mostly from North Northern Nigeria and middle belt area. Na groundnut groundnut paste you go grind groundnut into paste take cook am. Di soup dey sweet. dey get one wey dem dey use from delta state; dem dey call am owoh soup. This owoh soup um, e dey sweet. Dey dey use meat cow leg cow tail crayfish oil native oil, native salt take dey cook am. If you go any party for delta state especially for marriage and burial na one of di main food wey dem dey chop for there. All this kind food so, e get different occasion like like I talk some na wedding oh, some na naming ceremony, some na burial, while some na just normal food wey pipu dey eat. This one na proper Nigeria food na im be this. For Nigeria swallow na our heritage. as Dey dey use am, dey use hand take dey chop am. E no get any Nigerian home wen e no dey eat swallow. Everybody dey eat swallow; e fit be different type of swallow as I don mention am. But from North oh to south oh to east oh to west, every tribe get their own way of preparing preparing this swallow

For Benin City, Edo State, around December time, u go hear drums, singing, and serious celebration, na d time wen dey do one of di biggest and most important traditional festival for Benin Kingdom, dem dey call am di Igwe igwe Festival. Igwe Festival, na ancient royal festival, wey e Dey very important to di people of Benin. e no be just ordinary festival. Na spiritual and cultural celebration wey dey show respect to d ancestors, honour d Oba, and cleanse d land. D festival Na tansgiven an prayer time for protection, peace, long life, and blessings for d lands. According to Benin history, di festival start hundreds of years ago during d time of Oba Ewu Ere, d great, wey rule around fourteen forty to fourteen seventy three. Dem talk say e start Igwe festival after e defeat enemies and get power so na di time to give tans to di god an also use spiritual power take bless di people and di land. Dem dey celebrate Igwe festival every year around december. Sometimes, e dey start from late November enter early january depending on how di Oba arrange di calendar. but di main days especially di Igwe oba day, na di day the Oba go do special blessing. e usually happen for december. di festiival dey last for many days. sometimes two to three weeks an during dis time, di oba no dey shake hands or touch anybody o because his im body dey loaded with spiritual power wey dem don use bless am and di land. di oba na the main person for dis festival as the spiritual and traditional leader of benin kingdon. na im dey perform the rituals. e go bless the pipu from palace chiefs to common pipu. e go cleanse di land from bad energy or wahala. e go offer prayers to the ancestors and edo gods for long life, peace and prosperity. e go lead cultural processions and ceremonies inside di palace. during the igwe festival, di oba dey wear full royal regalia. including coral beads, red and white wrappers and his royal staff. na serious mata becus everythin wey in wear get spiritual meaning. for benin for benin culture, coral bead no just be fashion or decoration oh na sacred symbol of royalty weath and power. na only royal familes, chiefs and title pipu fit wear di real original coral beads. the the beads represent ancestral power, authourity and connection to di spirit world. Di oba go wear full coral bead crown called eku ododo and every coral bead necklace and bracelet during di igwe festival. di red color of the coral bead still stand for life, strength an protection. Di Igwe Festival dey important oo because it dey preserve Benin heritage. Na one of d strongest symbol of Benin tradition, wey still strong till today. It dey promote unity. It dey bring edo people togeda, both home and abroad. e dey attract tourism. Pipu from all over Nigeria and even oyinboo pipu dey come witness d beauty of d festival. Na blessing for d new year, Igwe Festival na spiritual preparation. And prayer for d new year to better pass di old one. Di Igwe festival no be just to dance, Na sacred time of spiritual cleaning, Royal rituals, and cultural pride for Benin people. Di oba of Benin, na d centre of di whole celebration, and e rule no be small one. he royal beads wey e wear, not be small one. D royal beads wey e wear, Na power and tradition wey strong. Well well.

Traditional marriage for Nigerians na big thing wey they carry plenty culture, respect, and celebration join body. Every tribe get their own unique way of doing wey they say dem Dey do, but all of them, they show sey marriage no be only between man and woman, na between two families. For traditional marriage, clothes na serious matter. No be any how dressing. The kind cloth wey dem dey wear dey show where dey come from. E dey show pride and culture. Igbo people dey wear george wrapper, lace blouse, head tie gele for women. Dey dey add beads for neck, hand, even leg sometimes. Di men dey wear isiagu, lion head, shirt with trousers, and red cap with walking stick. E dey show sey dey man don mature and ready to carry responsibility. Yoruba people dey wear asoke or lace, de bride go tie iro and buba, wear gele and ipele. The groom go wear agbada with fila, sometimes dem go sew matching color, dem dey call am asoebi. Hausa people dey wear fine flowing gown, the men dey wear babariga with cap, the women dey wear beautiful rapper, blouse and veil. Henna dey for hand and legs make dem fine well well. Tiv pipu dey wear black and white stripe cloth, e dey show identity. Efik and Ibibio women dey wear rapper with beads and sometimes federal cap, dem dey do elaborate makeup with traditional touch. For Delta dem dey tie two rapper, the women dey tie two wrapper and blouse and gele while the men dem dey tie rapper and traditional dress kan wear cap kan carry walking stick with bead Bride price na big part of tradition marriage,e no bi to no bi to buy wife o but na to show respect for her pipu. For igbo lands, de man dey bring wine wey bi palmwine, drinks, mineral and alcohol yams, bag of rice, cloths and shoes, jewelry, grooming items like powder, cream, cash for different group like papa, mama, uncles, village people. For Yoruba land, dey dey do mo mi mo o, meaning I know you, you know me. Dey dey bring all kinds of food items. Kola nut o, palm oil, honey, bitter cola, cash for different family members, Bible, and engagement ring. For hausa and fulani, bride price, na him dey call sadaki, and if it be very small. Depending on the family, dem dey emphasize on modesty and religion, but dem still bring clothes o, perfumes, mats, and sometimes livestock. For Tiv, Idoma, ibibio, and other tribes too, they get their own list wey dem dey demand. It fit be money, wrapper, goats, chicken, bush meat, and other traditional items. Bride price dey show say the man value the woman and won become part of the family. For Igbo traditional marriage, dem dey start with introduction, iku aka, man go bri visit family of woman with hin pipu, then dem go do imego payment of bride price, and finally, igba iku, wine carrying, where the bride go find her husband among the crowd, kneel down, and give am wine to show say na hin she choose. For Yoruba engagements, wey dem they call introduction or engagement. Dem go read proposal letter, parent go accept, den dem go pray. After that dem go exchange item and the bride go kneel down to greet the groom family, dem go dance spray money and party. For Hausa and fulani, dem dey follow islamic custom, dem dey do kayan dance, kanya dance gift to give bride family den fathia islamic wedding prayer rite wey dey usually dey hold for mosque or family compound, dem no dey do too much physical dancing like other tribes. For Benin, Edo, Urobo, Isekiri, Efik, Ejo and other rite and others, rite dey involve rituals, pouring of like libation for ground, prayers from elders and symbolic act like washing the groom's feet or stepping on white cloth or putting the bride on top of the groom Dem go con count like maybe five times or seven times. Traditional marriage dey come with jollification. dem dey dance, music dey go on. The most times they invite local musicians to come perform. Cultural dance group go display and people go dance. Food and drink dey plenty. They get traditional food well well. You see your uwa and starch. You see ewedu and gbegiri. You see your oha soup, you see bitter leaf, you see Edikayikan, all kinds of food dey yakata for dere. Den dem dey stray money oh, this one dem no dey use am dey play, dem dey stray the bride and groom with plenty money. This one na sign of happiness and to support dem, den dem dey also dey take picture plenty picture to take remember that day. So traditional marriage for my my Nigeria na celebration of love, culture and unity. E Dey show say marriage no be for only two people o, but na for two families, sometimes community when hin come together for that to come show how the marriage they go on.

Every year for Osogbo, Osun State, Nigeria, pipu dem gather from different parts of the world to celebrate Osun Osogbo Festival. One of the biggest and the most respected traditional festivals when dem honor Osun, the Yoruba river goddess of fertility, healing, and protection. But one of the most important part of this festival na d arugba arugba today I go break am down to see di her importance, her important role wey she dem play for this festival. Arugba wey hin mean the virgin girl wey hin dem carry sacrifice. Na young virgin girl weh hin pure both physically and spiritually. She never know man at all and she dey live sacred life under strict guidance and tradition. She no just be any small girl, most times she come from royal lineage for Osogbo. In fact, Dem Dey always make sure she follow all traditional rules and cleansing rites before dem fit choose her. During the festival, Arugba dem carry sacred calabash, Agbo or Ebo, which contains sacrifice, prayers, and gifts for the Ocean River Goddess. These Calabash represent hope, healing, protection, and prosperity for all the community. As the festival reach its peak, Arugba go, dem lead the procession, go Osun sacred groves, wey be UNESCO World Heritage Sites. Pipu go, dey follow her, dey sing and pray. Nobody fit touched her during this procession oh. In fact, dem say na bad omen if she trip on her way. She stay highly protected by priests, priestesses, and the Ataoja King of Osogbo, Palace Guards, and Palace Guards, As she dey waka, pipu dey believe say the spirit of Osun dey guide her steps. The pathway she pass na holy ground, pipu dem line up along the road to drop prayers, ask for fruitfulness, healings, and blessings. The Arugba mostly dem come from Osogbo royal family. Sometimes, if the previous Arugba don grow or marry, dem go select new Arugba wey go take over. From childhood, she go don dey train for her sacred role and responsibilities. She dey important oh, because she be Osun messenger. Arugba na na spiritual link between the pipu and the goddess, na she dey carry everybody matter go meet Osun. She dey represent purity and hope, because She be virgin and pure. Pipu dem believe say her offering go dey accepted by osun without problem. She be symbol of tradition. True are the cultural and ancient ways of worship dey preserved and dem dey pass am on. She dey connect both the past, present, and future. Arugba road dey show how Yoruba tradition dey carry legacy go front even without modern society.

Yoruba pipu, Yoruba na one of d three major ethnic groups for Naija, dem full ground for southwest Nigeria, dem dey places like Lagos, Ogun, Oyo, Osun, Ondo, Ekiti, and some places of Kwara, Kogi, even for Edo states. Yoruba culture na one of d richest wey you go find anywhere. e dey inside wetin dem wear, Wetin dem chop, how dem talk, how dem dey worship, and how dem dey live der life. Dem dey speak Yoruba language. D language he get sweet tone and e get different dialects, but all of dem na still Yoruba language. Yoruba people dem get plenty proverbs well well to o. Yoruba people sabi dress. dir men dey wear agbada buba, shokoto cap and eh cap. Dem women dey wear iro, buba, gele, and Epele. Marriage for Yoruba lands na something wey dey hold strong well well. Dem believe sey family na everything. Before man go marry woman dem go do introduction first den proper traditional marriage come pra pay bride price. Before Christianity and Islam enter, Yoruba pipu get their own religon wey dem dey call Ifa system. Dem dey worship orisa like Sango, god of thunder, Ogun god of iron, Osun goddess of fertility and river and others. Dem also get babalawo wey be dir traditional priests, wey go consult Ifa on dir behalf for guidance. Even today, people go still Dey practice am. Yoruba people Sabi act o, from ancient bronze earth to modern day music and movies, dem dey for all dis things. Dem get talking drums, wey dem dey call ganga. This one, when dey beat am, e be like e dey speak d Yoruba language. Dem get music from Apala to Fuji to Juju to Afrobeats. Popular Yoruba musicians, wey you go fit think of na people like King Sunny Ade, Ebenezer Obey, and Wasiu Ayinde, dem too also dem dey act Yoruba movie too, and dir Yoruba movie, e dey get meaning. If you won truly understand Yoruba people you will understand wetin dem dey call Omoluabi. The word no bi just one simple meaning hin get oh, e mean pesin wey hin get good character, pesin wey hin dey honest, truthful and get respect for everybody both young and old. Omo Omoluabi dey stand for justice, dem dey fear to do bad and dem dey always try to make the world beta for pipu wey dey around dem. Dis one na wetin d Yoruba people dem dey stand for. Anodr deep thing about d Yoruba people, na dir strong belief for family and dir community. Dem no just believe say family na just mama and papa and siblings. E pass beyond that eh include uncles, aunties, cousins, even distant relatives dem dey see themselves as one big family even for the whole world wey dem dey. This strong family bond dey show how dem dey take care of each other, if pesin dey in need family members go run round am for support. For ceremonies like weddings, burial, the community go come together come support them. For Yoruba dey always get the spirit of togetherness. For Yoruba too, dem Sabi respect elders o dem dey call elders Agba, dem no dey take elders dey play. Elders, dem dey see elders as d keepers of wisdom and dir tradition. Dem dey also dey respect people wey wen hin dey the position of authority very well, like dir traditional rulers, dir Obas, community leaders, dem dey see dem as d custodians of dir heritage And dir community. d respect wey dem get for authority so e dey help dem dey maintain order and oneness for dir society.

E get one big heritage of pride wey ein dey for the centre of Benin City—the Benin Chief State wey state gidigba for Oba square wey pipu sabi well as Ringroad. Dat statue no be ordinary one oh. E carry history, culture, identity, an respect for one of the most powerful kingdoms wey Africa don ever produce—the Benin Kingdom for Edo State, Nigeria. The Benin Chief Statue represent the Benin chiefs, strong men wey dey serve the Oba of Benin with loyalty, wisdom, an bravery. For Benin culture, Chief no be small title. To be Chief, you go pass plenty rites an tradition, you go carry responsibility for your community, an you go dey answer to the Oba directly. So, the statue na like sey dem use am honour all the past an present chiefs wey don use dia strength an knowledge help build an protect Benin Kingdom from ancient time reach today. Make I talk small about the Oba wey get the square where the statue dey, Oba. Na one of the greatest an most respected kings wey ein rule Benin Kingdom from eighteen eighty-eight to eighteen ninety-seven. E try well-well to protect the Kingdom wen Bristish colonial powers wan invade Benin for eighteen ninety-seven. Even wen de come destroy Palace an carry royal artifacts go London, Oba no fall ein hand oh. E stand with dignity an pride till dem exile am go Calabar where he come later die. So, dat square wey de dey call Oba na sacred ground oh, an as dem put Benin Chief Statue there, e mean sey de honour both the king an the powerful system of chieftaincy wey e still dey solid for Benin till today. The statue na giant bronze-like sculpture of Benin Chief, full of traditional regalia, coral beads for neck, an wrist, an ankle, traditional wrapper, staff for hand, an dat iconic red cap wey only chiefs dey wear. E stand with pride, e chest high like lion, e dey tell you sey dis na man of culture an power, an anybody wey waka waka pass there go sabi sey e dey for the heart of a Kingdom wey sabi where dem dey go becos de no dey forget where de from come. Now, dis statue, e dey important becos e dey talk of cultural identity. The culture dey remind pipu sey culture still dey alive. Even as modern life dey rush everybody, we no suppose forget our traditions, our chiefs, an our royal system. E dey also dey attract tourism from Nigeria an abroad wey go go Ringroad. De go see the statue, de go ask question an dis money wey de take dey come see dat travel come so, e dey help to promote local business. Na the statue, Statue na symbol of strength, unity, tradition, an respect for Benin City.

For naija greeting dey very important for our culture bicos na one big way wey dey show how, de show respect humility and sense of community. Di way pesin take greet anoda pesin fit tell you di kain upbringing wey dem get and for many places if you no sabi greet well pipu go fit say you no get home training. Na diffren tribe dey naija and all of dem get dia own diffren way of greeting wey be say de dey share, show respect. Make i talk general small about diffren part of naija bifor i go enta di nordin Nigeria. Yoruba pipu dey take greeting serious, for yoruba culture e dey very normal make small pikin prostrate if na boy or kneel down if na girl wey dem dey greet elder, boy go like lie down flat for ground prostrate say Ekaro ma’ Ekasun sir’, girl go kneel down, girl go kneel small greet di same way, even adults dey kneel or bend small wen dem dey greet elders, dey believe say respect no dey finish for culture. For igbo land greeting dey important but no be say dem dey kneel down or lie down, instead dem dey bow dia head small and bend bodi small especially wen dem dey greet elders. Dem dey greet say good morning sir or for dia local dialet dey go say, Otutu-oma. For Tiv and oda middle belt tribes dem dey greet wit plenty cheerfulness, happiness and somtimes clap hand wen greeting elders. Dem dey expect say make you show respect by lowering your voice or body. For Niger Delta dem get dia own way too of greeting and somtimes dem dey greet wit handshake den dem fit nod or bow dia head too. Di greeting deep wit respect and culture. Now make I look into di north. Di north get plenty tribes but di hausa and fulani culture na im be di dominant one and islamic religion still get some strong influence for how dem take dey greet. For nordirn naija greetings dey carry evri cultural and religious meaning you go hear ‘sannu’ e mean hello or weldone, dis one dey very common for hausa, ‘Ina kwana’ dis one mean, dis one mean how was your night or good morning, ‘Ina wuni’ good afternoon. For North, di way pesin take position body e matta. Woman fit kneel down slightly or squad wen dem dey greet elder or inlaw, man go bow im head small especially wen e dey greet elder or religious leader, young pesin must not look di elder for eye wey e dey greet am dis one na to show say dem get respect. Handshake no too common between man and woman especially if di woman don marry or dem no too dey close instead dem fit put hand on chest. For islamic culture wey dey strong for north, respect for elders, parents, teachers, and leaders dey highly regarded. Greeting, religion dey very tight to greeting for di north. For example, you go hear muslims greet one anoda say ‘salam-alaikum’. For nordin Nigeria, pikin wey e see elder for road e go stop anytin wey e dey do, e go greet. If elder dey waka pass di young one must stand and greet and somtimes follow am wit small distance bifor e go waka go. Di youth go bow a head and come speak wit respectful tone. For house pikin go greet mama and papa first tin for morning bifor e do anytin from compound or around, pesin go greet evribody wey dem dey waka pass. If visitor come house, evribody go gada welcome am wit proper greeting, and maybe offer water or food. So, for naija, greeting and respect na part of identity and cultural pride why for nordin nigeria too di greeting and culture e dey deep wit respect for elders you go sabi say culture no be small tin for dire as dem no dey take am dey play.

For dis our Naija, we dey like enjoy betta tin for TV like football, movies, news and even cartoon wey children dey watch. Na di engineering technicians wey sabi cable wok dey make dis tin dey happun. Dem be di hero wey no dey wear suit and tie, but dem dey give us connection to di world through cable and satellite. Engineer technician no just be pesin wey sabi hold ladder or climb roof. Dem be pipu wey dem don train, wey fit install satellite dishes like DSTV, GOTV, StarTimes and odas. Dem dey run and manage cables from dish enta decoder. Dem dey also align satellite dish make e face di correct satellite wey go give strong signal. Dem dey do signal testing and troubleshooting if di tin no dey show. Dem dey fix decoder issues like E16 no signal, smart card error or booting issues. Dem dey help some pipu reconnect subscription or reset dia decoder. Somtimes, even help wit mounting TV and connecting sound system. Dia wok no easy o, but dem dey do am well. Dem dey carry dia ladder, toolbox, satellite finder and cable waka from place to place wen dem call dem, for inside rain o, for inside sun. Dem dey carry plenty tools and gadget wey dey help dem do dia wok. Some of dis tools be ladder to reach roof or di wall top where di cable dey, satellite signal finder to take locate strong signal from up, cable stripper to peel wire end, F-connector to join cable to decoder or dish, spanner and screwdriver to tigh ten dish and oda screws, multimeter somtimes to check voltage or short circuit, decoder for testing, recharge cards or phone for setting and subscription. But dis dia wok e get small small problem wey dem dey face. Like as we dey rainy season so, to climb e dey slippery and e dey dangerous. So, dem go hold diaself well as dem dey climb. Dis wok so, how dem take dey learn am? Some of dem dey go technical school like Federal Science and Technical College, while odas dey learn under dia oga for like maybe six to two months. Dem go come train dem. Na from dire dem go sabi satellite technology, electrical wiring, decoder software, customer service. After dey don learn, dem go come buy tools, den dem go come begin dey do dia own. How dem take dey make dia money? Dem dey make money through new installation, signal fixing subscription assistance, TV mounting and general main ten ance. Dis Pipu, dia wok no easy o. Na dem be di reason why we dey say no be who wear tie na im dey wok pass, bicos dem sabi wok.

For dis our Naija wey road no too good and fuel no dey ever pure finish, na normal tin say motors go dey break down evri now and din, from small small wahala like overheating, oil leakage and brake failure to big ones like engine knock and accident damage. Car repairer site and scrap yards for vehicles fit be di answer to dis tins. Car repair site na wokshop or garage wey dey fix, service, maintain and restore different types of moto. E fit be small roadside spot wit just one mechanic or e fit be big modern garage wit full team of certified technicians, diagnostic machines, mechanic lift equipment and even towing services. For dis places, pipu wey dey wok like mechanics, electricians, panel beaters and spray painters na pipu wey sabi dia wok. Some of di wok wey dey happun for car repair side na engine repair and servicing, brake and clutch fixes, electrical wiring and diagnosis, suspension and shock absorber wok, tyre change and alignment, battery charging and replacement, air condition and cooling system, general main ten ance and periodic check-up. Scrap yard na place wia old, condemned, abandoned, accident-damaged or worn-out motors dey go rest. But no be just to dump dem dire. Scrap yard dey also collect, sort, dismantle, recycle and somtimes resell useful parts from dis motors. If your car don too old or you feel say e no worth to repair am again, you fit carry am go dis kain place. Dem go weigh di value, check di condition of di parts and pay you small money. Some scrap yards go even help you tow di motor for free. For inside dis scrap yard, dem dey buy old and abandoned vehicle parts. Dem dey sell used tokunbo parts to customers. Dem dey also do metal recycling for iron, aluminium, copper and odas. Dis kain yard dey help reduce environmental waste and also give mechanics and car owners access to cheaper parts wey still dey function well. Car repair sites and scrapyards dey very important. Dem get economic benefit because instead of say you go buy new parts wey go cut your neck, scrap yard dey offer affordable alternative. Repair site na wia di mechanic go help you fix your motor witout say you must buy new one because you think say di motor don spoil. Dem dey create employment for pipu, for mechanics, welders, loaders, electricians. Na dia industry be dis. Di types of moto wey dem dey handle for dia na private cars like Toyota, Honda, Benz, Lexus and any type of moto. Commercial vehicles like Danfo and all that. SUVs and tricycles wey dem dey call Keke Napep. Car repair site and scrap yard no just be ordinary place for motor matta. Dem dey very important for transportation and environmental system for Naija.

Demolition of building na wen dem scatter building wey be sey e no suppose dey there. Dis particular one so, e happen for Edo state, Benin? Benin city, Edo state for twenty, twenty two. Edo state government no take dis matter easy because he come carry bulldozer enter? road, begin dey break down illegal buildings wey dey don occupy government land. Accord, according to wetin de Edo state commissioner for communication and orientation for dat time talk; Mr. Chris?, de land wey dem invade dem measure one thousand two hundred and twenty nine plots. Government talk say de land dey enmarked for better development. Dey wan use am build new town wen e go bring better progress come de area. Dem no just wake up begin demolish oo, dem first mark one? one hundred and twenty nine buildings wey dem see sey no follow due process but as de demolition come enter full force, na one hundred and six buildings dem finally pull down. Some pipu no gree comot, some run leave house, some still dey even dey beg as caterpillar dey dey scatter de house dat time. Government talk sey dem no go tolerate any building wey dem no do without plan or? approval especially for land wey dem don already set aside for state project. Dem dem say de pipu wey e build, wey e buy or build for there no follow due process. Say na land grabbers misled dem and sell government land give dem like sey na pure water. Some residence vex say government suppose give dem more time of finding another way to settle de matter. But government stand say? illegal building na illegal building and de land na for new town project; better place wey go get new roads, drainage, light and plenty correct development. Some of dis illegal building so, some of de reason why government dey demolish dem be sey land wey dem build no be their own, illegal structures. Dis one dey dey common like mosquito for raining season. Plenty pipu dey build land for land wey government say na their own or land wey get plan for road, school, hospital. Sometimes dey even build for top of pipe or electric cable. Another reason so, de dey no get proper? approval, dey violate de building code. You know sey before you build anything big, you suppose get permission from government. Dem go check your plan to see if e follow de rules, de size, de way e stand, de materials. If dey no check am, if you no get approval, dey will con later come demolish am. Another reason wey make dem demolish building na for road expansion and infrastructure. Our Naija roads, many of dem dey narrow and traffic dey kill person. Sometimes government say dey wan widen de road to make movement better. Another reason be sey na environmental reason. Sometime pipu dey build for places wey e no good for environment like flood like flood plains or area wey e dey prone, wey e dey prone to land slide. Government fit say dey wan clear dis places to protect pipu from danger or preserve de environment. Another reason come be security? reason. For some case government fit demolish buildings if dem believe sey criminals dey use de place as hideout for illegal activities. De matter for demolition so, e dey always dey bring tears and hardship so e better sey before any person wan build house for anywhere, make e go find out if de land na where e go fit build house, make e go make dey? approve de building first to take make all dis kain thing no happen for am in future.

Benin Airport - Nigerian Pidgin Benin airport, na one of the federal airports wey dey under federal airport authority of Nigeria [FAAN]. E dey for Benin city. Wey be the capital of Edo state. The airport don dey operate since the nineteenth seventies and since den e don dey serve as gateways for travelers, business pipu, politicians, student and even tourist wey dey waka come or go from Benin and nearby towns. The airport dey for airport road Benin city just small distance from the city center. If you dey come from ring road or sapele road e no go too hard to locate am. The area dey well known and na one place wey people sabi well for Benin. Plenty local airlines dey fly come and go from Benin airport. Some of the airlines wey you fit see for there na Air peace, Arik air, united Nigeria airline, Max air, Green Africa dis one na sometimes no be everytime. Dem dey operate mostly local flights. Especially to Lagos, Abuja, Portharcourt and sometimes Asaba or other state. Sometimes, dey dey do chartered flight or special flight. Especially during festive period like Christmas or easter. E no be like international standard wey e full for but Benin airport get some better better facilities wey e make travelers dey comfortable. E get check in counters, dem get standard counters for checkins and baggage drop off. Dey get waiting lounge, small but mid lounge wey passenger fit chill before flight. Dey get toilet and restrooms e dey clean. Dey get security checks dis one dey tight, from bag check to screening. Dey get car park. Space wey fit contain plenty moto. Dey get, local vendors sef, e dey there. You go see things like, gala, mineral, puff puff and other things buy for there. Small bar and food vendor dey there. You fit take keke napep na short distance. Fro and to to the airport. You fit take bolt or uber, you fit takr regular taxi or private hire. Just make sure say you dey alert make dem no cheat you for price. Federal government don dey do some renovations and upgrade for the airport. Dem dey work on the runaway, ligh ten ing and passenger tunnel. Some of the work still dey ongoing but generally the place don better pass as e dey. Normally, normally places, some places dey get wahala wey dey worry dem sometimes. Because no be everywhere nayin dey hundred percent perfect. Dey dey get small flight delay or cancellation. Dis one so, na weather dey cause am of maybe the aircraft be no dey available or e no too good. Power outage. Sometimes, flight fit delay even though, dey dey use generator. Crowd control. During festive period the place fit choke because people go full there. Poor signage. If na your first time you fit waka around small before you locate where you dey go. Limites international flight. Only local snd domestic flight dem dey do. Benin airport dey try. E dey serve pipu for Edo state and South south general. E dey functional and e also dey reliable.

Ring road wey some pipu sabi as Kings Square, others dey call am Oba Ovonramwen Square. No matter the name wey you call am, na still the heartbeat of Benin City. The place na roundabout and e dey inside the center of Benin City, the capital of Edo State Nigeria. Dis Ring Road na circular road wey dey important for the whole city. Dem talk say e be around twenty-five kilometers long and e don dey play serious role for how pipu and moto dey waka for Benin since dem build am for nineteen seventy-six. Back then for the 1970s, Benin begin grow fast. More pipu dey come live. Moto dey full everywhere. Traffic wahala con dey too much. Na dat time dem say make dem try road wey go help reduce hold-up. Na so the idea of Ring Road con take enter. If you look Benin road map well, you go see say all the roads dey like spider web. E dey spread out from one center point — the Oba Palace for Kings Square. Roads from different place like Abeokuta, Warri, Okene and Onitsha dey connect enter dis center like say na magnet dey pull am. Dat Ring Road wey you dey see so, no be just road. Na one of the biggest roundabouts for the whole world. The road help connect all other roads wey dey enter Benin. E make movement easy from any side of Nigeria. Before dem build am as e be today, dat place na just open space. But now e don turn serious transport junction and commercial zone. Ring Road no just stand alone. E dey work together with other circular roads like First East Circular Road, Second East Circular Road, Third East Circular Road and West Circular Road. All these roads na like Ring Road wey dey hold Benin together. If you reach Ring Road today, na real market and hustle you go meet. You go see Akpakpava Road, you go see Sapele Road, Forestry Road and Airport Road. You go see Oba Market — na one of the oldest and biggest markets for Benin. You go see Ring Road Market sef wey dey bubble. Back in the days before 1897, when British soldiers come Benin con do their own, dat Ring Road Island na part of the Royal Palace compound. Later, dem build British fort and barrack there, so the place carry real history and culture. The design of Ring Road help pipu wey no want enter center of town pass easily go where dem dey go. E dey link major roads like New Lagos Road and Benin-Sapele Road. So, if pesin dey travel or wan avoid traffic wahala, dem fit just use Ring Road take connect from one area to another. If you waka or drive around Ring Road, you go see Oba Market, UNIBEN Teaching Hospital, Edo State House of Assembly, big banks, shops, hotels and even food sellers. Ring Road na where many pipu dey hustle and na the heartbeat of Edo State.

Na beta happiness and joyification wen pipu marry and dey con born pikin for the first time. The joy wey e dey come with new baby dey sweet well well oh! But, e dey get small stress sleepless nights, plenty confusion, and new responsibilities wey e dey real. If you be first time Mama and Papa, e get things wey you fit do to take help you for dis journey. The moment wey babi enter, everything go change from sleep to food to time to relationship. E good make dem accept am early because things no go be like before again. Parenthood na new season and e get new demand. As new Papa and Mama, e good make both of dem work together, hand in hand as a team because no be only Mama nayin born pikin. Papa also get responsibilities. Dem suppose help each other. Papa fit help with diaper change, feeding the pikin if na feeding bottle e dey take, carry the pikin when e dey cry. Mama no fit carry everything for head alone. So, e good make them two work together. Babi no dey come with manual oh! Sometimes e go cry for no reason. Sometimes sef e go refuse to sleep. When you wan rest, e no go gree make you rest. Even all these small children sickness, when e dey come, e dey want make dem dey carry at ten tion. So, dis time na for the new Mama and Papa to get patience with each other. E also good make dem communicate well. Dey need to talk. Make dem no just assume wetin dey each other mind. If you dey overwhelmed say you don too stress, e good make you express am. So dat the other pesin the other parent e fit understand wetin dey happen to the other one. As Babi dey arrive house, house no dey too dey perfect again. E fit dey scatter as dey dey waka with their toys as dey don dey grow. You go see toys dey everywhere. Plenty things go dey because most times, some pipu na everytime dey wash. But for dis kin one so, e good make both parents take am easy. Make dem no too stress dir selves. Make dem focus on the babi and also their health. And make dem no put eh expectations wey dem know say dem no go fit accomplish. Now, when new babi don come, to sleep at times e dey hard. And dis one no be joke because babi go wake anytime e fit wake maybe na time you wan sleep nayin e go take wake up. So, as both Mama and Papa, e good make dem work hand in hand to take turn. Mama fit dey sleep, Papa fit dey watch pikin. The time wey Papa dey sleep, Mama fit dey watch pikin. Also, as new Mama and Papa, make dem also understand say their babi e different from another babi. No two babi be the same. E get wetin dey dey call milestone. One babi fit crawl for seven months, another one fit take nine months take crawl. Dis one no mean say something dey wrong with the babi. So make the parents no compare their own babi with another pipu babi. With time, dis their babi go cross all milestones. Another thing wey dem suppose do dem suppose filter advice from pipu because everybody go dey carry their own advice come. Dey go tell you say, I don raise six pikin, I know how dis one dey do. E good, lis ten. But make dem also filter the ones wey e good dem fit take am. The ones wey be say dem no good, dem go comot am. Also, e good make Papa and Mama pray and plan together. Dey say, as parents dey pray together, dey dey get one mind. Parenthood so e no get manual oh! E fit dey messy, e dey emotional, e dey funny and at times most times na very beautiful journey. So make Papa and Mama support each other for dis journey wey dey just enter so.

Edo State na one of the thirty-six state wey dey for Nigeria and na for south-south geopolitical zone e dey. The capital na Benin City. And na there we get one of the most powerful kingdoms wey Africa don ever see – the great Benin Kingdom. Edo pipu dey proud well well of their culture and history. Dem no dey carry heritage play. The main ethnic group for Edo State na Benin. But we still get other tribes like Esan, Etsako, Owan, Afemai, Akoko Edo. The main language na Edo (Benin), but pipu dey speak English and Pidgin English too. Some of the other local dialects include Esan, Etsako, Owan, Igwebe, e.t.c. Dem dey use language well for proverbs, songs, chants, and storytelling – especially during traditional occasion. Benin Kingdom na ancient kingdom wey history long well well. The Oba of Benin na the traditional ruler and custodian of Benin culture. The Oba throne no be today e start. History talk say e don dey for over one thousand years. The first known Oba na Eweka the First, pikin of Oromiyan from Ife. But wetin shock many pipu be say the Benin pipu don already dey rule demself before Oromiyan come. Na just say dem need more unity and central leadership. Up till today, Oba of Benin still hold ground as one of the most respected kings in Nigeria and even for Africa. Edo pipu sabi celebrate tradition well well. Some of their well-known festivals include: • Igue Festival: Annual traditional festival to renew the Oba spiritual strength and bless the land. E dey happen every December. Celebration of culture, ancestors, and historical events. • Emebo Festival: To chase evil spirits comot. • Ekaba Festival: Especially among Ishan pipu. When Edo pipu dress traditionally, everywhere dey shine. Dem dey wear red coral beads (called ivie) for neck, ears and wrist. Beaded crowns and headpiece. For women: wrapper, george or lace, blouse, head tie and beaded accessories. For men: white shirt or lace top, wrapper (knee or ankle length), red cap or crown, and staff or horsetail. Edo pipu food dey rich and nutritious. Some dishes include Omo soup with yam, black soup, banga soup, egusi soup, pepper soup, pounded yam and ogbono soup. Benin Kingdom na home of bronze and ivory artworks. Many of these artworks dey British Museum till today. Benin bronze be symbol of the kingdom advanced civilization and creativity. Till today, Edo pipu still dey produce artworks like carvings, sculptures, bronze casting, beads making. For 1897, British pipu invade Benin, destroy the palace, carry artifacts, and overthrow Oba Ovonramwen. Dem con colonize the area join Nigeria – but Edo pipu no gree let dem culture die. Today, dem still dey fight for the return of stolen artifacts wey dem carry go abroad. Edo pipu sabi say dem come from strong root. Whether the pipu from Benin City, Ekpoma, Auchi, Erah, Sabon Gida Ora or Uromi – Edo spirit dey carry pride, respect and courage.

Naija get plenty variety of food. From nat north to south. East to west. Nigerian food full ground with beta beta food wey dey sweet belle, e con get plenty nutrient join. For Naija, food no complete without swallow and soup. Swallow na food wey you go mold for hand, con swallow put am for inside soup come swallow. Swallows for Naija includes: Eba, Amala, Pounded yam, Fufu wey dey still know as Akpu, Tuwon shinkafa. Soup, We still get soups like Egusi soup wey dem get from melon seed. Ogbono soup wey dem get from bush mango seed. Afang soup. Edikang Ikong soup. Bitterleaf soup. Okra soup. Gbegiri and Ewedu with stew. Dis one na Yoruba pipu delicacy. We con get rice food. We get different type of rice food. Dem get Jollof rice dis one na king of party food wey dem dey cook with sauce like tomatoes, onions, peppers, seasoning, chicken and plenty orisirisi. Fried rice, white rice and stew, Ofada rice and Ayamashe, coconut rice, rice and beans, Banga rice. We also get beans dishes. Beans dey give energy and muscle for body. We get the one wey dem dey call Ewa Agoyin dis one na mashed beans served with spicy peppered sauce. Popular for Lagos street food. Moi Moi steam beans pudding. Akara fried beans cake. Beans and corn wey dem dey call Adalu. Beans porridge soft cooked beans with yam or plantain mix inside. We still get yam food oh! We get yam dishes like yam porridge wey dem dey call Asaro, boiled yam and egg sauce, yam pepper soup, roasted yam and palm oil sauce or Boli and pepper. We con get plantain food too. We get fried plantain wey dem dey call Dodo dis one dey sweet well well. We get Boli roasted plantain. Plantain porridge. Unripe plantain porridge too. We come still get traditional delicacies from every part of the region. For north, we get Masa wey be rice cake served with spicy sauce. Suya spicy grilled beef with Yayi spice wey be street food for night. We get Tuwo and Miyan Kuka. For east, we get Ukobi, cow feet in spicy palm oil sauce. We get Isi Ewu spicy goat head. Ukwa breadfruit cooked like beans, rich and tasty. For west, we get Efo Riro spinach soup with pepper. Ayamashe green pepper soup with assorted meat. Ikokore water yam cottage from Ijebu. For south south, we get Banga soup dis one na from palm nut dem dey get am. Owo soup wey dey use for Delta, wey dey use potash take thicken and palm oil. Starch wey dem dey take chop am, from cassava. Naija still get snacks oh! We get wetin dem dey call Puff Puff, fried fish dough buns, Chin Chin, meat pie, Gala, Okpa. Now for breakfast, we get different types of things wey you fit take for breakfast for Naija. E get Akamu wey be pap you fit use am with Akara or Moi Moi. Bread and tea with egg, Indomie with or noodles with egg na children dey like dis food. Yam and egg sauce. Naija still get their own kind of drinks wey dem dey make for here oh! We get Zobo wey dem get from hibiscus flower. Kunu wey dem make from millet or maize. Palm wine traditional drink wey dem dey tap from tree. Tigernut drink Kunun Aya dis one na natural milk alternative. Then Chapman dem dey make am with cocktail mix with popular make am mix for popular for popular for parties. Nigerian food plenty oh! And our food na our blessing, we dey get plenty. If you go party you go see different different types. Even for house sef, different different types dey wey you fit make your own choice to eat.

For dis our Naija, e get some pipu wey dey very important, dem be school children. From the small small ones wey dey just dey start nursery to the secondary school students wey e dey prepare tor WAEC or NECO, all of dem dey also, with heart full of hope, dem be our tomorrow. Dem be our dream. Dem be our future. Dem go wake up five oclock in the morning, rush go bath, come eat, con wear uniform, con dey go school. Some of dem dey waka go school. Some even dey do like thirty minutes or one hour because where their school dey, e dey far. Others dey enter keke, okada, some dey enter moto. Come rain oh! Con shine oh! Dem dey go school. E get some schools wey e fine well-well, dey get chairs, blackboard, library, even computers lab. But, e still get many oh, dey no get chair. Na under tree nayin the children dem dey sit down. Under sun, dem dey learn, just because say, dey wan become somebody beta tomorrow. And dem no dey give up oh! Dem go carry their bag like dat go school. Plenty of dis children dey learn with empty belle, because, at times their parents no get food to give dem for morning. Teachers too, dem dey try oh! But sometimes, e get some schools wey e short of teachers. There teachers no many. Some, the teachers, dem no dey motivated to teach dem because, dem no dey pay dem well. Na dis children too dem still dey face, when dey go school, dem dey face wetin dey call peer pressure. Because, dem dey mix with different kind of pipu for society. When you go school, na different different pipu, nayin you go see. So, dey dey mix with the good ones, the bad ones, every kind. So, dey dey face peer pressure too. Some their friends go drag dem, make dem go do things to take belong. Make dem go buy iPhone, buy shoes, join gang and the rest of dem. For, as dey dey go school so, dey dey read make dem fit pass their exams once. External exams like WAEC, NECO, JAMB, wetin dey go take enter university. Dis children so, dem dey read oh! Light dey oh! Light no dey oh! For night, dey go carry candle. Dem go dey read. Even as dey dey read, so dey learn. Some of dem still dey fail because say, some of dis exams so, e no easy. Parents, dem suppose to dey encourage dem, in ways of, to pay their school fees, make dem for no dem pursue dem comot for school. Buy book for dem. Buy their uniform, make dem fit take learn well for school. Also, parents suppose to at ten d their PTA meeting, make dem learn from teachers some of the challenges wey dis their pikin dem dey face for school. Government sef still get role to play. Dem suppose to invest for education. Make society support dem and make parents dey involve because, if we raise dis children well, we go raise beta Naija tomorrow.

For Yoruba land, especially among pipu wey dey practice Ifa spirituality, dem get one very important and sacred tradition wey dem dey do for every new pikin wey just land dis world. The name of dis special tradition na Èsè táyé”, or sometimes dem dey call am “Àkoso jàyé” or “Èkose jàyé.” Dis one no be ordinary naming ceremony. Na strong spiritual divination wey dey show wetin the pikin carry come this world to do. Dis sacred tradition dey happen on the third day after dem don born the pikin. Yoruba pipu believe say no be just to born pikin be the matter, but to find out the reason why the pikin come dis world hin life mission and how the family fit support am to achieve dis purpose. The responsibility to carry out dis divination dey for the Ifá priest, wey dem dey call Bàbáláwo. Dis priest go consult Ifá for the baby. Na the consultation go reveal everything about the pikin from the kind journey wey the pikin go waka for this life, the kind character e go get, the kind things e suppose avoid, and the spiritual part wey go bring blessings and protection. The Bàbáláwo go use sacred things like Ìkin Ifá, sacred palm nuts, or Ope Ìlàsìn and the sacred Ifa tray Opon Ifá, ataaré alligator pepper, and chalk. During the consultation, one of the Odu Ifá wey be spiritual scripture or code go show face. Dis Odu na the message wey the pikin spirit bring from the realm of the ancestors and Òrìsà. Based on the Odu wey appear, the Bàbáláwo go interpret the message and tell the parents things like: wetin the pikin come dis life come do, wetin the pikin suppose avoid, ritual taboos wey fit block the pikin blessings, and things wey go bring the child good fortune. The ceremony no dey hold empty-handed. Dem go prepare some spiritual and symbolic items, and each one get deep meaning Omi tútù cold water to cool the path of the pikin and calm any spiritual heat Òrógbó bitter kola, for long life and endurance. ataaré, alligator pepper for spiritual communication and activation. Oyin honey, for sweetness for life and good relation Òbí àbàtà kola nut, for spiritual dialogue and prayer. Èpò pupa red palm oil for protection, peace, at ten tion, and favor • Efun chalk, for purity and spiritual cleanliness Oka bàbà cornmeal, for abundance and prosperity. Aso funfun white cloth, symbol of purity, peace, and ancestral connection. Òríkì praise poetry, to call the child’s spirit and destiny of the child, animal offering sometimes small fowl or goat for sacrifice to appease any forces or spirit involved. All these items get their place and purpose. Dem no dey do decoration. Na spiritual tools to see the destiny of the pikin well. Èsè itáyé no just dey tell the pikin destiny. E dey set d foundation of the pikin life journey. Yoruba pipu believe say, if pesin know the reason why dem come this world, na so dem go just dey waka upandan with if pesin Yoruba pipu believe sey if pesin no know the reason why dem come this world, na so dem go just dey waka upandan without direction. But if you do Àkose jàyé, you don already gain light, guidance, and spiritual covering for the pikin. E dey help parents know how to raise their pikin know the child pikin strength and weakness early, to avoid problem before dem show to align the pikin destiny with helpers. Also, any sacrifice ebo wey Ifá mention for protection or correction, go also dey dem go do am immediately after the divination. Yoruba Ifá tradition believe say, Èsè der awa tradition dey benefit person most when hin start from early age. If pikin know e path from small, wahala go reduce and success go come quick quick. Many adults dey suffer today because nobody check their path when dem small na why dem dey struggle with confusion, stagnation, and failure. Once But once Èsè itáyé or Àkose jàyé don happen, the child go grow with confidence, direction, and spiritual support.

Wen dog bite you, chase you or attack you for anywhere, weda na for quinana or any part of Australia or even for our Naija e no gud make you keep quite, e good mey you repot am quick-quick. The reason wey you go repot dog attack be sey na for your own safety and odas too. If dog don attack you and you no talk, the same dog fit go attack anoda pesin tomoro, e fit be pikin wey no fit defend imsef, if you repot am, the authority go take action, weda na to warn the owna, find dem or even siz the dog if the dog dey dangerous. Dog fit kari sickness like rabbies wey e be deadly disease wey animal like dog fit give human being thrue bite. If you no repot shap-shap and go hospital, e fit spred for your bodi. Rabbies no get cure once e start to show signs, repot am on time dem go give you injection wey dem dey call pep, to take stop the virus. Some dog owners no dey responsible. Som pipu go just dey raise dog anyhow. Dem no dey tie am, dem no dey traina am and dem dey allow am to waka without chain. If nobody repot dis kind owners, dey go continue to dey put pipu for danja. So wen you repot am give government, e go make dem hold dem accountable, e dey also help authority track dog wey e dey dangerous. If many pipu bigin report dog wey dey cause wahala, animal control or local concil go no sey dat dog na tret, e fit lead to mey dem take strong action wey go protect the wole community. If dog attack you, you fit get physicali injuri, dog bite no be small one o, you fit get serious wond wey need stiches. Som pipu dey even use part of dia hand or leg. Dog wey e strong fit put pesin down and injure am pamanentli, e fit give you emotional troma. Afta dog bite or attack you, you fit bigin fear to waka near dog again. Som pipu go dey dream bad dream or dey shake any time wey de see dog. Dog fit give you sickness and infection. Apart from rabbies, dog bite fit kari oda infection if the mouth dirti, you fit end up for hospital for days if de no treat you fast. If dog atack you or pesin wey you no make you go hospital o, no fear. Make you repot am to safe anoda pesin, make you go local government council go repot. Or if you dey the city of quinana for Australia wey dis picture dey. You fit call dia ranger service for 08943900. Dog na gud animal but no be all dog dey friendli or well train, so, no mata wetin you dey waka for road, wey dog attack you or bite you, make you no keep quite o, make you go repot to the nearest place wey dey go fit take action.

For dis Naija wey we dey, social amenities e good well-well for the people, an e good make government develop dis one so dat the pipu go enjoy. The past governor of Edo State na man wen e come bring correct development come from for Edo State for Esan South-East. E con commission the bridge wey ein connect pipu for Odua community go meet other communities around Esan South-East Local Government area. Dis bridge no be small tin. E go help pipu waka well, transport tins go market, an connect dem to beta opportunity. The the governor no come. Na Senator Odion na ein con commission the bridge, con say the bridge na testimony bridge. The bridge no juz strong, e no e fine an solid, an e go boost economic development for the state an for the place wen e dey. No be only the bridge na ein de commission, de still commission another big project—the five point three kilo kilometre for road for wey ein still dey inside Esan East Esan South local government area. The road na another blessing for the pipu. E go open up the community for more business. Farming go con increase, an life go con beta for the everyday pipu. Dis kain development dey sweet peson for belle becos na wetin we feel sey our government suppose to dey do—dey repair tins wey e no good, an dey give us good-good tins—becos dis bridge e go e go help so many tins for the community. An e also good sey make we join our hands with any government wey ein dey authority to make sure sey dis social amenities dey come our place quick-quick, an de go help us for our different tins wey we dey do as citizen. Dis na the responsibility of government to the pipu wey the pipu suppose to enjoy sey de put beta peson for power.

Olojo festival na one ancient and sacred Yoruba festival wey dey happen every year for Ile-Ife for Osun State, Nigeria. Dem believe sey na there life an human tins first start, an for Yoruba tradition, de deh call am Ife Ode Aye the place where the world begin. Na for Ile-Ife de dey celebrate Olojo festival. Dis town dey for Osun State, South-West Nigeria, an na sacred land wey full of spiritual meaning for Yoruba pipu. The word “Olojo” mean ‘owner of the day’ or ‘the day of the first dawn’. The festival na celebration of the day wen the creator, Olodumare, first create the world and bring out light. The festival dey dey linked with Ogun the god of iron an war wey be one of the strongest deity for Yoruba belief. Ogun na the pathfinder, the one wey first use cutlass and tools take open road for human beings. Na why mechanics, blacksmiths, hunters, soldiers, and even modern engineers dey respect am. The Ooni of Ife wey be the traditional ruler of Ile-Ife na im dey lead the whole Olojo festival. The current Ooni na Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja the second, an hin get serious spiritual role for the festival. The Ooni go enter seclusion. De dey call am Ilofi. E go separate hin sef from the world, no visitors, no public outing. During dis period, e go dey fast, pray, meditate and connect with the ancestors and the gods to get spiritual power, and cleanse the land. One big highlight for the Olojo festival na wen the Ooni wear the Are crown the original ancient and most sacred crown wey dem believe sey Oduduwa, the father of all Yorubas, wear wen e first reach Ile-Ife. The crown heavy. Dem say no be any juz any king fit wear am. Na only the Ooni of Ife fit carry dis crown, an na once in a year, during Olojo festival, na ein e take dey wear am. The festival full of plenty traditional activities like traditional cleansing, prayers for peace, unity, and prosperity, cultural dances, processions, offerings of food items to the gods. Local tourists from Nigeria and abroad sef de go gather. The Olojo festival symbolise spiritual cleansing, peace, unity, cultural heritage, respect to ancestors an deities, especially Ogun, Oduduwa, and other gods wey dey guide Yoruba land. Dem believe sey Olojo festival connect human beings to dia source both physically and spiritually. Yoruba pipu believe sey any time Olojo festival happen, the spirit world and the human world dey closer, so prayers dey work faster, and messages fit pass between the ancestors and the living. Even with the modernisation of Christianity and Islamic influence, Olojo festival still dey relevant becos e help pipu remember dia root and history, e boost tourism, e give chance to teach young ones about Yoruba culture, e dey unite Yoruba sons an daughters worldwide. Olojo festival no be juz celebration, na dis spiritual event wey carry centuries of culture, belief, and pride of the Yoruba race.

German shefard na type of dog wen e come from Germany around eighteen ninety-nine na one man wey e like dog wey e con be police officer wey e name na makum Stephanie tis na im start to dey train dem e want dog wey e go dey intelligent wey en dey quick to men wey e strong and wey e fit do plenty work naso German shefard con take start German shefard na big dog dem stall strong and dem get body wey e big wey e dey muscular deir ear stand like an ten a and deir eyes dey shine shine like torch light dey tail long and e dey bushy and dey get fur hair for body some long some short and dey also get diferent color some na black and tan this one na imcommon pass some na black and red some na black while some na white but di white do e no too common German shefard na dog wey dey sabi sumtin wel and dey dey loyal dem sabi their owner if e train dem well dem go dey obedient sef pass pikin dem dey protective dem go protect u if stranger show face and dem go alert you aharp sharp dem dey loyal dem dey obedient and dem dey active dem dey alert and dem dey brave o dem no dey fear sumtin German shefard dey among di top three most intelligent dog for the world dem dey quik quik dey pick instruction and training if you train dem early so make u start to dey train dem around like six to eight weeks give dem taks to do teach dem basic comand like simple one's sit come go dem go quik quik understand am u fit train dem to be gard dog police dog guide dog for people wey e no dey see den dog wey dey serch are rescue people person u fit use dem for security work dem sabi wash pass cctv camera sef u fit use dem as companion u fit use dem as military dog u fit also use dem as serch and rescue dog dis dog so e good make you feed dem with coret food like cook meat fish carbohydrate vegetables fruits and also dog food but as dem dey e get some food wey e no good for their body wen e go affect dem like food wey e don spoil e no good raw meat e no good chocolate e no good for dem too dems get some kain health wahala wey e dey affect dem like hip delesdeleplacia dis one dey affect deirr joint how dem take dey waka elbow delespecia glot dis one na wen dem geh gas for belle if e no quick rush dem go vet e fit lead to say dem go die dem dey get allergy at times and skin and ear infection so e good make we take dem go vet at least twice a year for necesary vacination and deworming dis dog so if you care for dem well dem fit stay reach like nine to thirteen years wit regular exercise and vet care so to maintain dem e gud make u brush deir hair wey e dey their body for at least two to three times a week if dem get long hair may u sef baff dem once in like tree to five weeks may u twim deir nails every month clean deir ear every week mae u check deir teeth mae u con brush am dis German shefard so dem be strong dog and dem be dey come from trusted breader dem go keep ur compand and place safe if u treat dem well.

Benin city edo state dem get plenty festival and dem Sabi celebrate culture well well one of di festival wey dey very important dem dey call am igwe festival dis festival na yearly thanks givin wey dem dey celebrate the oba and people of benin for every December Igwe na one of di most an di biggest am most important festival for edo people apart from wen dem dey crown deir new king e dey mark di end of one year with tanks and prayer to God for peace and beta life for di new year dis igwe festival dey happen for di last week of December na plenty rituals and traditional ceremonies dey inside am to clean body bless and gyv strent to di king wey be di people as dem waka enter new year dem don dey do dis festival for over one thousand years except for december eighteen nineteen seven wen British people com enter Benin com scata di whole area di igwe festival e geh diferent part e get di one wey e be agwe na time of fasting and to dey apart di oba and um chiefs go enter one place weyy people no go see dem dey no go see anybody burial no dey hapun during dis time Because e be time of joy joy and tanksgivin uwgi another one na uwgi iron dis one na to show sey di oba don win all en enemies and any wala wey wan destroy the trone anoda one na ugi eri oba dis one na special honor for di Oba papa and en ancestors dem di king go wear ful coral beads hol de ceremonial sword ibe dance correct ritual dance to honor en papa en ancestor anoda one con be igwe oba na for uga ozolwa shirine e dey hapun di king um chiefs and palace workers go gada give respect to oba ozolwa di warrior king dem go purify di king wit spiritual rite dem go dance and di king plus en chief go throw ibe one by one according to deir rank anoda one na igwe ivi ivy ivy bioba na time for di princes and princes and royal family dem to do deir own igwe celebration for their houses anoda one con be igwe edo ye afta di king own di whole Benin go enta celebration mud dem go do sacrifice pray for new year and fire traditional war all over di village anoda one con be uge owere na the final part be dis very early morning dem go present oba and di people wit ewere leaves wey mean Joy and peace e dey come wit di greeting iselogwe wey dem dey translate to happy new year

E get one important moment wen e happen for Nigeria history na di visit of queen Elizabeth di second of England daht time to Nigeria for di year nineteen fifty six dis visit no be small one one na d fest time wey queen elizabet go com visit west Africa and Nigeria na one of do countries wey she visit queen Elizabeth di second land Naija on di twenty eight of January nineteen fifty six and she waka go many cities like lagos, kaduna, enugun ibadun and benin her visit na part of her royal tor to show face for di British colonies and to try connect wit di people wey e dey under rule daht time make we no forget sey Nigeria never get independence dat time we still dey under di British colonial government queen elizabet come Naija to show frienship and to try bring people of di British colonies closer to di British crawn e be like sey wen e be like sey she wan remind di colonies sey dem still dey under British authorities many ceremonies dey plenti dancing cultural displays full children wey full house and leaders line up greet am one of d eyelight of the tor na when queen elizabet di second enter di ancient city of benin for daht time the oba of Benin na omo omo oba ni Edo Oba erh akinzuwa di second and e go meet am for airport as di queen waka enter benin di oba receive her wit full traditional honour red carper traditional dancers royal gard and di palace full of beauty and di glori of benin culture Oba Akinzuwa di second wear en full royal regelia to show respect but also to show sey benin kindom rich histry wey e long pass colonalism for di greeting oba Akinzuwa no kneel down or bow like di queen subject for British as British dey do dah time instead he gyv her traditional benin salute e shake am for hand make we no forget sey dah time di Oba no dey touch women apart from him members of hin family but dis moment con dey significant dah moment con show pride of Benin kindom and di balance between showing respect and keeping cultural dignity, the visits dey impotant because e show cul cultural respect even even though queen elizabet na di head of di British empire when she when she come naija she still respect our culture di way she take greet di oba show sey even the British royalty reco recognize African tradition e show unity and diversity d queen waka go diferent regions meet diferent tribes igbo yoruba hausa and edo e show how rich the diverse Nigeria culture be e also con show the benin pride the visit alight the royal heritage of Benin the oba and the people show deir culture in prise pride bronse walt dance language and respect for royalty e make many foreigners begin hear of benim again four years after for nineteen six nineteen sixty Nigeria co gain independence

Road no be luxuy na basic need for every community citi or village beta road na life wire wey dey connect people to opportunities but for many of Naija today bad road don turn wala wey dey affect everybody from farmer wey e wan carry en produce go market to student wey e dey waka go school to woman wey e wan born wey ambulance no fit reach road na wetin everybody suppose dey enjoy for deir country and e good mae government dey fix our road di one's wey e no good make dem dey renovate am road construction e dey important because e dey good for economic growth beta road dey boost business when road dey smooth transport go dey faster and cheaper traders go fit carry goods without extra cos people go dey reach market on time and economy go dey bubble but if road bad transport fare go high goods go coss like most of dis fu goods food dem wey dey come from di North to oda path na because road nor good too e dey also dey make am coss and suferin go increase na basic economic logic be dis anoda important of road construction na import na job creation road construction dey provide job for plenti people from laborers to engineers to food sellers wey e dey feed workers if govment invest well for road project unmployment unemployment go reduce small security bad road dey cause security wala arm bugger sabi am ambush moto for lonely bush road wey e no good if di if if road dey fine patrol go dey easy emergency response go quick quick security agency go fit do deir work well anoda important of dis road construction be health and emergency access for sick persons wey e need urgent medical at ten tion bad road fit be di reason wen dem no fit survive before dem go waka waka for di road reach hospital kasala fih don happun anoda important be sey e good for ru rural development al dis our village dem for village wey road no dey development no go reach there no investor go carry money go where e no fit enter na road dey open village to world farmers go get access to sell deir food and more development go enter govment dey colet tas na awar right as citizens to enjoy basic infrastructure no be end no be until election before dem go remember sey road no good everi year dem dey budget billions for workers and infrastructure but wen we dey c wetin we dey see for grand na pot hole er erosion an abandon project no be only to dey construct mini no be only to dey construct new road govment supose dey mentan di existing ones even good road wey dem no maintain go later spoil drainage wey wey dem no clear erosion wey wey dey chop road tanker wey dey overload dey spoil di road so main ten ance sef e good so wen people for govment dey dey do road wey dem enter power dey construct dey maintain we suppose applaud dem sey dem dey do wetin dem suppose do

di national youth service corps nysc na one betta idea wey government brain cone na twenty second of may nineteen seventy three di military goverment unde general yakubu launch dis programe dis tin hapun just afta di biafra nigeria civi woar wey nearly scatter di country plenty wahala don happen dat time people no trust each other again tribal fight full everywhere and di countri nearly tear apart so gowon talk say make dem find way go bring peace Unity and national law back to di countri one of di way dey do am na nysc di idea na to carry graduate go other part of di countri wey no be dere own make dem live work and serve pipo dere for one year di nysc get correct reason why dem start an yo unite Nigerians na to join north south east and west togeda as one to break tribalism if you be Igbo dey fit post you go serve for sokoto if you be Yoruba dey fit post you go bayelsa na so we go understand say we be one Nigeria to encourage service to di nation make young pipo contribute to community development to teach di discipline and patriotism na way to teach say we suppose love our countri and help am grow to train youth a skill nysc get sometin dem dey call skill acquisition and entrepreneurship development to teach pipo how to hustle in dere own if you go serve for nysc you go gain di follow tins you go meet new pipo and culture dey go carry you go state wey you never enter before you go sabi new language food and life style did one go help you open your mind and reduce tribal hatred you go free you go get free life work experience dem go post you to places like schools hospitals farm offices government parastatals bank na dere you go practice Wetin you study and learn most skill you fit go you fit get job for your PPA many pipo don get permanent job from wey dem serve day is dere permanent place of assignment you go work dem fit take you keep you for dere you go build connection wey dem dey call networking your fellow corpas and pipo you meet during service year dey become your plug for future opportunity you go earn monthly allawee nysc go pay your monthly allawee and sometime even wey you for dey work your PPA go still add small sometin join for Nigeria to serve for nysc you no go don pass thirty years if you don pass thirty years you no go fit serve but as of today now dis nysc e don get small ka ta ka ta wey e dey hinder am one kind ka ta ka ta be say e get security wahala naija no to safe again like before kidnapping banditry and terorism don make plenti pipo dey fear to go certain state many corp members don loss dere life or go through trauma for wey dem post dem go and one be say na poor accommodation and welfare some corpa dey sleep for terrible place no good toilet wata or bed allowance slf fit delay and medical care no dey solid corruption inside di system some pipo dey manipulate posting to avoid going to dose states others dey pay to get PPA wey dey easy some officials slf dey collect bribe or do eye service dis nysc how government fit make am better to make nysc work again government and nysc management suppose to post pipo to safe areas only na security first oh life dey important pay allowance on time and increase am base on cost of living improve orientation camp facilities and general welfare dey suppose to also encourage private companies to give corpers beta PPA and mentorship nysc still remain one of di best ideas wey Nigeria eva get even with all the wahala many pipo dey look back and thank God say dem slf dem meet friends learn lesson and learn beta future because of that one year